"Gasa" pucchi ɓalejum be burawun roɓe on naftifta be mai ngam ɓeɗɗina gasa maɓɓe jutugo ɓeɗo morira be mai on ɓurna bo haaɓe on naftirta be majum.

Ɓikkon ɗo fija fijirde sankutuggo ii'am, ɓe ɗo gara taayaaji maɓɓe, ɓe ɗo dilla be doggudu, mo arti yottugo fu, kayum on nyaami, ɓe ɗo ɓorni riigaaji maɓɓe, be sarlaaji maɓɓe, ɓe ɗo fija ha chaka fattude.

Moopa gaaraaji jey ɓe naftita ɓe wogga taayis dow mai njamdi on juuɗɗum jey goɗɗo jogata sey hawta ndiyam oomo bee kumpa tokka suɓɓugo moopa mai ndem wogga taayis laaɓa.

Deftere je vindugu be bairoji be sizos ji ɓeɗo naftira be majum ɓe ekitira vindugo, be hundeji je ko shafi’ art je ɓe ekitinta bikkon makaranta hader ajiji maɓɓe.

Derekeejo gorko o ɗo mari yeri haa noppi maako, haa yeeso maako boo ɗo laɓi waɗi geeram fiska haa hoorre maako boo sera sera mai tan o laɓi jey hedi ɓaawo chaka mai gaasa mai ɗo sutti ɗo ba mil kolo.

Saynbot danejum, ɗo vindi tiripul embabas asynbod mai ɓe wadita na pellel laɓugo on je worɓe nda ɗum ɓe wati atves maɓɓe ha byparot ha kano.

Ɓingel debbo ɗo borni lesin o ɗo nyoti riga juɗɗum be juɗe juɗɗum, nda boro mako ha sira mako ha dande mako oɗo wati sarga oɗo vakki gele mako hedi gefe gotel odo fauni vodi.

Nyibalo sare je jamanu, nda ged nastugo sare mai, nda sare mai ɗo penti penti milig ɗon gidan sama ha do sare mai Sam, be e si be dammugal, nda liddi, nda mashin ɗo joɗi, hasira sare mai be muta ɗo haɓa nastugo sare.

Womas ɗiɗi boɗejum, hitorde be takayre, ɓe ɗo siga voma on ha kiccin, ɓe ɗo naftira be majum on gam ɓe rottira gam bu be tobba haku hatakayre, ɗo joga gulɗum ha wakkati goɗɗu wari nyamugo pat nyama tawa guldum.

Siyasa be Lamdo hasiramako. Be ɗogariyen do tokkabe ha baw. Bedo hippini be lemaji ardido jiha kano, gomna abba kabir yusuf be lamdo je lamata kano sanusi lamido sanusi.

Leso doh ve’iti ha sudu, haɗo leso mai ɗon ɓesshid ɗanejum do ve’iti be pilo do mari pilo kes ɗanejum. Haɗo ɓeshid mai don borguo je ɗo mari fulawa-fulawa doh fauni do ve’iti ya do majum hasera leso mai don durowa ɓe pitilla.

Pellel je sorrgo nyamdu definga, ɓe jaramji nda binngel debbo ɗo dari ha pellel mai, oɗo ɓorni hijab mako odo suddi gele, o yahi soodugo nyamdu on, ko kuma jaram, o wawan o yara hatotton ko kuma o hota da sare.

Abarba guda ɗiɗi ha nder kondo be kankana. Furut on je ɓe taitata ɓe yara bannin, ko kuma ɓe ɓiɗɗa ɓe waɗa jus majum. Ɓe ɓedda shuga be yara. Ɓe do yara on gam ɓeddugo njamu, be vitamin ha ɓandu, be vo’ungo laral, be gite.

Zane je bingel debbo kulel. o ɗo wati kare al'ada je fulbe. Ha juɗe mako odo wati hunde paune je fulbe, o ɗo jogi tummude, odo hippi malafa ha hore mako.

"Mashinji"ha kompani ɓiɗɗugo nyebbam defugo je biriji ɓeɗo wata biriji on ha nder mashinji mai ɓiɗɗa furtina nyebbam itta chake ɓeɗo naftira be masinji on ngam hoitungo himɓe saɗugo kugal ɓe yawugo.

Katako, jeɓe sigata tivi larugo ha palo, nda durowa jeɓe sigata ko nandi rimot bee tarkace je joɗata ha palo, katako mai ɓurna kafinta en on sey hawta ɗum wartira ɗum banni, ɓe waɗa penti heɓa ɓeɗɗinaɗum voɗugo.

Dankali nasara, ɓe ɗo setta sa’a bannin nyama ko kuma be wada gote majum ko kuma ɓe defa bannin be nyama ɓe hako sitiwu. Ɓe doh remah ha der leddi beh ɗo rema ha jos sosai.

Ɓinngel korko ɗo ɓorni riga bee salla danejum, jompa jey yaadion naa chadda ba haa jiiba maako bo ɗo waati bayro bee agoogol ɓe ɗo waata limse on ngam fawnugo bee suurugo ɓanndu.

Agogo ji faunugo je roɓe. A gogo mai chaka mai ɗo waɗi hat. Den ɗo fauni be stons stons. Roɓe ɗo wata ɗum ha juɗe maɓɓe on gam ɓe lara wakkati be kuma gam ɓe beddina pauneji maɓɓe voɗugo.

Nyiɓalo je jamanu hawa-hawa. Nda ha caka mai ɗon glasji. Nyibalo mai ɓurna be inji on ɓe nyiɓata ɗum. waɗo ɓe ɗum bo architecture en on ɓe jangi wakkere nyiɓalo kambe on nyiɓata.

Pellel, sorugo Nyamdu defiiga. be yarugo jaram, Pellel mai do chiryi be teebul be koromje ha pellel soroube yamdu jodata to wari sodugo woɓɓe do jooda nyama totton, woɓɓe bo do joga hootida sare.

Ketil buuta njamdi juɗe mai plastic satuɗum hunde be jogata be mabbitira ɗum ɗo naftira on be hite lantarki ɓe ɗo waata ɗon hunde ba hiita nder majum ɓe ɗo wata ndiyam ɓe maɓɓa to ɓe kunni soket sei dolla.

Paɗeeji kala kala kesi ɗo jeeri haa cuura paɗe mai nandi jey worɓe on, ɗon kala daneejum ɗon burawun ɗon kala ndiyam doɗɗe, don bana suuɗi suuɗi, ɓe ɗo waata paɗe on ngam fawnugo.

Diraya. Na'ura oun je naftirta ɓe hite lantarki. To ɓe ɗisi soket mai ɗo vurtina hendu guldum ko pewdum ɓe ɗo naftira be hendu mai ɓe yorna hore sofinga ɗo naftira be majum ha sare ko ha salon.

Riga kanti je ɓingel debbo dow mai boɗejum les maibo don koloji ɗudɗum ɗozani fulawa fulawa, ɓikkoi roɓɓe on watata gam paune ɓe ɗon wata ɓe yada pattude.

Miksa guda tati, do jeeri jodi, Ɓe ɗon naftiro ɓe maajum um ha kiccin. Ɗo huwa be hite lantarki. Ɓe ɗo naftiri ɓe majum um ɓe kwaba fulawa to ɓe tamsan donot, koo kuma to ɓe wadan kek .Ɗo hoitina kude, ɓe ɗo sora ɗum on ha pellel ɓe sorata hundeji ko shafe hunde kiccin.

Firiji dammuɗum na ura on je feunugo hunde ɗo mari friza hadosam pellel je to a wati hunde watta qanqara, ha lesmai bo ɗon je waɗata qanqara amma feunan hunde haɗa ɗum vonnugo ɗo naftira on be hitte lantarki ɓeɗo wawa siga kusel, be tattase, be kaya miya ha nder frej.

Debbo do waati atampa gudel be riga. Ha hore mako oɗo haɓɓi gele ɓalejum. Oɗo vakki boro je yadi be paɗe mako, oɗo wailiti, odo dilla, odo fauni, oɗo subi.

Himbe buki ha pellel nyamugo be yarugo je jamanu, ha pellel man ɓe ɗo sora nyamdu definga be jaram ɓeɗo wawa waɗa oda ɓe yarine havsare kokuma ya ha pellel mai a nyamago koma on nanga pellel mai on wada buki mo natoton on hota sare.

Pali nyebbam kala kala guda didi do jeri ha supa maket don golden, feya an white don bo pink don nyebbam fere bo danejumo rapid white ha sera mai, be do wuja nyebbam mun gam vod’ingo laral wobbe do wuja gam labbitungo.

Koromje guda ɗiɗi ha pellel kafinta. Koronjemai ɗo be leppol milik, les mai don paune goldin, hado mai don pilo bedo naftira be katako, be katifaji be wadira koromje. Bedo naftira be mai gam jooɗugo be paunugo paloo.

Ɗo plastic lugguɗum sedda be dammalele ha nder majum be manja be chitta be tingere, nda chokali ha dow mai, ɓe ɗo defa ngajiri on be manda ɓe wada dammalele mai kanjuun dammalele mai.

Derke'en worɓe haa caka fattude, woɓɓe ɗon wa'i masinji, woɓɓe ɗon dilla bee kosɗe, ɓeɗon ɓorni jompaaji maɓɓe, ɓeɗo hifni fineje maɓɓe, ɓeɗon dilla julugo yannde jumɓaare bee zura, dole on derke'en worɓe yaha waɗa attending jumɓa.

Dammugal petel je nastugo sare, nda mahol petel otari sare mai, nda dammude ɗiɗi ɓaleji ɓaleji ɗo maɓɓi, nda leddi bo, sare pellel on je himɓe watta rayuwa maɓɓe.

Nestorde pellel sorgu nyamdu definga be yargo jaram, pellel mai ɗo tanki be intaloxs nda ɗo fauni be fulawa ha hedi sera nda ɗon leɗɗeeji judɗum ha pellel mai ɓeɗo nyama nyamdu ɓe yara ndiyam ko jus ha pellel mai.

Pellel bana gadin ɗo ve’iti be giras kapet chuɗi, nda fulawa buroun buroun, nda leɗɗe je fulawa mai girin ɗo juti, nda inta lok ha sera majum.

Debbo odo wati riga atampa jammudum odo jogi leppi je faunurgo pellel je be wadata buki odo wata leppi kala kala je yadata be limse je celebrant watata heba beddina pellel mai vodugo.

Buwangal do senditi kashi kashi ha do majum don motaji ɗuɗɗum mota du naftira on be petur do hosa himbe be dongle diga pellel fere yahugo pellel fere ha sera kolta mai do ledde.

Fabawal je hollata talla neskef, naskef kurori on je ɓe vukata ɗum ha nder cha’i ɓe wata shuga ɓe yara nda goddto ɗo jogi kofi sha’i mai ɗo surta be neskef mai ha nder be shuga oɗo yara.

Julurde manga, do penti do nyibi hadow Julurde man. da laud spika be do naftira be Julurde gam be julira wakkati juiy ha nyalade burna worbe on yahata Julurde jula. ɓe do waaza ha Julurde ko be habɓa teegal ko be nyoyna inde.

Ndaa nder suuɗi bee pureblis haa nder, purblis bee biskit on jey ɓe nyaamata ngam suuno, koo kuma ngam haarannde, ɓe ɗo sora ɗum haa sufa maaket koo haa saago ɗo yarira ɗum bee tii koo juus.

Nyiɓalojamanu je gidan sama ɗo waɗi hawa hawa ɗo mari penti kala ndiyam leddi be kofi ha domai, babal mai ɗo vindi edmond hotel, pellel on je yahubo wala ko goɗɗo wadi jahagal wala mo andi yahugo ɗo nanga hotel wala.

Jungo goɗɗo on, ɗo jogi koloba shuuwa je niviya minɗo naftira be majum onha naski, ngam haɗa kacceli be wulungu.

Hore leso danejum tas fauni be hunde bakatifa katifa a chaka mai don katako je katifa manga jodata e do naftira be leso gam faunurgo sudu be walugo dana.

'Belgel debbo d'o borniri ba’a tamba; o d'o jogi pilo bod'eejum; o d'o habbi agogo ha jude mako; o d'o mabdi gite mako be jude mako bo do mori morbi kesi ha huri mako; mordi mai yahi ha ta bawo wadi bazane.

ɓeen ɗiɗi ɓeɗo fija fijirde dambe. Dambe hapre on chaka goɗɗo be goɗɗo. Mo buri bandum sembe fu do’a se nyama. Hasera maɓbe nda himbe je larata ɓe.

manga daneju ge kelantarki do, naftira on be hitelantarki bedo naftira be majum be nyotiva limse, worbe bebabe kugal be mai buri hoyugo gam do yawa denwolangatita.

Bibbe yalo be do rema dum on remugo do wara danejum be bokko bokko danejum mai wala hada amma bokko bokko mai do mara kade gel sedda be do wadi be hako be mai ko be nyama dum bannin tan.

Lawol on senditi ɗiɗi hadow mai ma ɗon kolta fere asera koltaji mai ɗon hite je haskata jemma heɓa himɓɓe anda ha dillata lawol pellel on je motaji be mashinji tokkata.

Filaks ɓalejum be boɗejum be kofiji majum guda nai, ɓe ɗo naftira ɓe flaxs ha kiccin, ɓe ɗo wata ndiyam gulɗam on heɓa ta fewa, to ɓe ummi ɓe facca ɓe yara be tawai ɗum ɗo wuli to be wati ha filaks.

Ɓingel petel debbel oɗo ɓorni Riga danejum Ha noppi ma'ko boɗo wa'ti yeri haga'sa mako bo ɗo mari morɗi yesoji oɗo va'li ɗum morɗi mai ɗowaɗi hedi gefe yeso m'ako.

Shebur be man jagara be burush, ɓe ɗo naftira on be shebur be burush gam ɓe vuwira, nden ɓe naftira be man jagara ɓe ɓuftira, ɓe ɗo naftira be majum on gam vo Un go pellel.

Mobgal dereke'en fijooɓe bol kosɗe bee ɓiɓɓe maɓɓe. Ɓe ɗo ɓorni riga bol daneejum bee soks, bee gajeren wando. Ɓe ɗo faɗi paaɗe bolji maɓɓe, ɓe ɗo dilla ha dow geene ɓokko-ɓokko.

Fanis iscrim, roba je isecrim flevo mai vanila on, ɗon roba manga manga, ɗum pettel deidayaje ɓeɗo wata ɗum ha frij waɗa qanqara sai ɓe yara ɗum be qanqara mai.

Ɓingel debbo ɗo nyoti atampa, ɓeɗo wanni mo sitaayel be hunɗe bana les ha daande atampa mai, ɓe ɗo toɓɓei sitons ngam ɓeddina ɗinki mai vooɗugo, haa daande maako, o ɗo waati sarƙa, ɓe ɗo waata kare on ngam paune, be surungal.

je pellel soɗugo nyamdu nɗefinga be jaram kalakala. To a nasti hander mai ɗa koromji da teburji. Pellel je soodugo nyamdu be yarugo njaram jodata to be wari yarugo.

Pellel ɗo ati ɗo sukki be awre flawaji ɓokko-ɓokko be gras kapet petel petel. Ɓe ɗo awa ɗum ha leddi ɓe ɗo naftira be sizos be ta’adau mai, heɓa fotta voɗa. Ɓe ɗo yarna ɗum be ndiyam heɓa mauna.

Pellel waɗugo buki ɗo fauni, ɗon tebur ha yeso mai, hadow mai ɗon fulawas habawo mai ma ɗon cabbi fulawas ɗo dari, nda labule danejum be yelo, nda fulawaji ɗo haɓɓi halabule mai, nda korowal je joɗugo himɓe ɗiɗi.

Alu kechob d'o jyeri ha supa maaket. 'Be d'o naftira be mai 'be nyamira dankali sa’iiga ko kuma 'be waata d'um ha shawarma; 'be d'o wada d'um be tumaatur on be veniga.

Tivi do jodi hado stan. Ɗo naftira on be hite lantarki to ɓe kunni dum be laran ko shafi news, ko gimi, ko hunde fere. dobe ɗo siga dum hasare ko hashago gam larugo.

Lekki manga be petel eku’e lekki je modugo, je petel ɗo ɗo jogi lekki guda sittin, manga mai ɓo ɗo jogi lekki guda tamanin, nden ɗo moɗa lekki on be ndiyam ko gari, ɓe ɗo moɗa on ngam nyaundugo nyawoji.

Madaraaji jei njaramji on ɗo jeeri haa nder fonko haa supermarket, haa les mai ɗon jus ha les mai ɗon ndiyam haa les mai ɗon jusji feere-feere haa gongo, jaramji on jey ɓe yarata ɗo suudu supermarketji.

Confiles be goldin moon, be cok aut be hundeji suuno fere-fere do jer. Bedo naftira madara be yarira confiles. Cok out don bana bakke ammana nabakke ba bedo naftira be butalion be wadira. bedo wata shuga bedo yama dum as hunde hasutuggo fajiri.

Ɓingel debbo ɗo faɗi paɗe ɓorne, oɗo wati salla je nandi je a tampa riga mako tishet ɓalejum amma ɗon cifi ha a tampa mai ɓe fauniri rigamai ha juɗe be hacaka ɓeɗo wata limse on ngam faune.

Derke'en fijooɓe fijirde jey dimbugo balli, ɓe ɗo waati yunifom jey fijirde mai boɗeejum tiishet bee gajeeren wonndo ɓe ɗo paɗi padeji jey fijirde ɓe ɗo jala ɓe hoosi hooto.

Furujji kalakala, be ayabaji kalakala don bokko-bokko, don nyelo, don bodejum, bodejum. Furuɗ be do yara on gam beddina bandu jamu be vitamin. Be do nyama dum bannen kokuma beɗ wada juss majum be yara.

Deftire jangungo diina je fikhu, deftere mai ɗo vola on hadu sunnaji annabijo, vindiɗo deftere mai inde mako Abdul azim Badawi, nden fasciriɗo bo, Jamal-aldin e In Zara bozo.

Yam fraya ɓe ɗo siga ha kiccin ɗo naftira ba be hite lantarki, ɓe ɗo naftira be majum ɓe Saira ba dankali ko kusel, ɓe lowata nyebbam ha nder majum ɓeɗo saa be hendu on tan.

Hore ɓingel debbo, oɗo hippi hufunere je atacimen kala ndiyam leddi, o wati ɗum on ngam o fauna hore mako ataci'men mai jutaka ɗo rammi rammi waɗi ba laɓinga.

Ɓokko bokko vurti ni fulawa boɗejum ɓe ɗo awa ha leddi gam vo’ina pellel hokka pellel hendu boɗɗum belɗum, ɓeɗo yamna ɗum on be ndiyam heba mauna voɗa.

Nyibalo sare be penti danejum be ash ha yesso sare mai ɓeɗo awi aureji fulawa ɗon fulawaji bokko bokko ɗon kalaji fere ɓedo awa ɗum on ngam ɓedda vo’ungo pellel.

Suudu je zamanu d'o fauni be pi'opi; ha dow mai don hite lantarki. Pi'opi mai d'o fauni be pentiji kala kala ngam beddina pellel mai vodugo. 'Da mahi pellel mai ma d'o penti vodi.

Ɓikkon makaranta worɓe, bee debbo haa sera, ɓe ɗo paɗi paɗe maɓɓe, woodii feere ɗo jooɗii haa doo benshi, woɓɓe fere ɗo jooɗii haa leɗɗi, ɓe ɗo he ɗi ta mallumjo ɗo jangina ɓe, ɓe ɗo ɓorni kareeji makarantaaji maɓɓe.

Derekeejo gorko, Haa shaka pellel fijugo bol, ha leɗɗi mai ɗon geene, heɓa to goɗɗo do’i ta nauna, bol mai je kosɗe on, nda pos je haa toɓe lati bol nasti ni goɗɗo nyami. O ɗo ɓo waati salla juɗɗum, be riga juuɗe juɗɗum.

Unordu ɓeɗo naftirta ɓe unordu ɓe sotta ko kuma ɓe una tattase, ɓeɗo siga unardu ha kicchin ngam nafturgo hande be jango, ɓeɗo una dadda lowa ha takai ko magi ha nder unardu.

Dereji biskitji kala kala do jeriya supermarket don je be madara hacaka don je mari test choklate be do nyama biskit gam suno ko gam harande bedo yema dum be ti ko kuma be jus.

Rooba balejum mabbinga. Bedo naftra be mai be wata dotti. Be do siga ha kiccin ko ha caka sare to hebbini be nɗɗotti, be hoosa be yaha be rufa ha yasi. Be lallita be wartira bola dossbin.

Kumji jey ɓe naftirta ɓe fooɗa gaysa ɓe yoorna gaasa, ɓurna rooɓe on naftirta bee maajum haa saare koo haa salun, ɓe ɗo naftir bee hiite lantarki to a ɗisi sey a ɗo dasira gaasa ma heɓa yoora forta.

Leddi ɗo ve’iti ha hedi sera nibo nda sare be penti danejum be paune golden get sare mai milik rufin maima milik ha nder mai ɗon falo be suudu be kicen, sare pellel on je iyalu moftata wada rayuwa maɓɓe ha nder majum.

Stableza do naftira be hite lantarki bedo disa ha soket sei be isa frich ko esi heɓa ɓe sembe heɓa hosa frich mai fewa be lau kokoma esi mai heba husa fewa be lau.

Leeda, haa nder leeda mai ɗon nyebbam hundukooji kala- kala, ɗon pinc ɗon daneejum nder mai, ɓe ɗo waata nyebbam hunnduko on ngam pawne, ɓurna rooɓe on naftirta ngam ɗiggina laral hunnduko waata ɗum delka.

Giraji hunde yarugo je pepsi ɓe 7up ɓe ɗo siga ha frish heɓa fewa, ɗo esta goɗɗo nyama, ɓe ɗo senda ha pellel buki ko ha pellel mittin ngam.

Jenareito yelo ɗo naftira be nyebbam petur ɓe wati peter ɓe hauti be ɓoggiji hite sare to nepa hosi ɗo waɗɗa hite ɗo naftira bemai ɓe larira tivi bo ɓe ɗisa waya caji.

Fonichos: Hunde on je ɓe naftirta ha sare. Ɗo leso on be drowa ɓeɗo siga ɗum on ha sudu ngam faunugo sudu, be walugo ɗana. Ha drowa mai bo, ɓedo siga tarkaceji. Ɗo wara be wodrob.

Ɗerekejo gorko odo wati gajeren wondo be riga. Odo jogi watarinkan guda ɗiɗi. Watarinkan ɗo bana buta on je be naftirta be yarnira aure ha ngesa.

Plat plastic danejum do wadi shep mai bana lev, ɗo senditi ge be tati, ha gefeni don plantan sainga, haje chaka ɗon sos, be kusel ,be pomo don maruri bo definga danejum.

Sa'bulu lotugo je viva, ɓe ɗo naftira be majum ɓe lotira limse, himɓe fere ɗo naftira laiɓira, ko kuma yiwira, ɓe ɗo sora ɗum ha sha'goji ko ha supa ma'ket.

Ɓingel debbo ɗo wayliti ɓawo mako ha gasa mako oɗo mori morɗi deidei ɗi sewai sosai tekkai sosai, oɗo mori cuku oɗo vicciti ha bawo mako ha yeso mai bo oɗo waɗi stayel.

Taaliya jolof defiinga, ɓurna ɓe ɗo naftira bee Tattaase koo Attaarugu on ɓe defa heɓa vooja waɗa citta, ɓe ɗo waata Maagi bee Mannda haa nder Taaliya mai, haa sera mai boo ɗon Letus bee Tumatir ɓe ɗo hawta nyaamira bee maajum heɓa ɓeddina ɗum velugo.

Katakoje ɓe naftirta ɓe waɗa korowal ndadum be ta’i ɗum be zarto ɓe vurti shep korowal to ɓe watan katifaji, ɓe wata leppi warta korowal joɗugo.

Hubaji urdi jendi yam diyam, be mabbude majum baudi mis urdi on je be naftifta be majum habandu ,gam hada bandu haccugo burna bandu do wara be fileboji je frut kalakala.

Sare be gidan sama. Nda windo je sare mai, mahol mai ɗo fauni be penti kala kala voɗi. Ha nder sare ɓe ɗo tawa sudu walugo, palo je joɗugo be kiccin ngam defugo, be ɓawo sudu ngam huɓugo haaje.

Nyiɓaalo sare je jamanu. Palo mai voɗi ɗo tanki be tayis ji kala kala, ɗon ka’e konkere ɗo rufi ha caka sare mai. Ha hedi chaka may nda ɗo tanki be intalok, ɗon sitebji je va’ata nda hasera sitebji mai ɗon njamdi je joggata va’a. Sare mai ɗon setilayi ji ha sare mai, nda gilasji, nda esiji sare mai ɗo fauni voɗi be pentiji boɗɗum ɗo fauni masin.

Keke je naftirta be hite lantarki nƴotira. Tela on naftirta be keke. Ɓeɗo nyotira linsei debbo be gorko. Keke lantarki buri yawugu be hoitungo kuɗe dow keke je wala naftira be hite lantarki.

Sainbod danejum. Haa ɗo sainbod mai ɗo vindi inde asibiti haa ɗorayi, haa Kano. Ɓe ɗo andina himɓe on ɗo asibiti on. Ngam sina to ɓe vindi goɗɗo faamatako. To goɗɗo faami bo, to ɗo mari haaje lekki, ko nyauɗo waawan yaha.

Kimba ɓeɗo sorra ɗum on ha yankoli ɓeɗo nafti be majum on ha nyamdu ngam itta berkeli kumo urna nyamdu, ɓeɗo wata dum ha zobo ɗon bana kanum fari amma na kanum fari onba.

Per ɓe ɗo rema ɗum remugo on ha leddi, ha chaka mai don kollo manga be do nyama do mai do nandi bana bota, ɓe ɗo nyamira ɗum be bredi ko be nyama bannin, burna be do heba ha gembu ko ha jos.

Derekejo gorko ɓaleejo, nandi bana o ɗon nder ngesa on, ha sera maako ɗon mbeewa ɗo dari, ha ɓaawo maako ɗon aaure leggal butaali, ha ɓaawo maako daayɗum seɗɗa bo ɗon leɗɗe juɗɗum-juɗɗum.

Urdi shuwa je dov nda ɗum ɗo, ɗo wara kala ko toe fu bog be flevomon ɓeɗo susa on ha nafki gam haɗugo haccugo be wulungo nda ɗon chuwa fere ma ha siramai.

Katako ta'ega ha vurtini shep korowal, cafinta en un naftirta be katako, be ta'a korumje be wada gam be faunira palo, gam be heba pellel njodugo ha palo.

Jude goddo do jogi koloba urdi, koloba mai du mabbi be mabbode balejum be do susa urdi on gam urina bandu farta kaccheli, don urdi jeri worbe naftrita don boje robe naftirta be do sora urdi ha shago ko supa market ko ha pellel sorugo kare paune.

Derke'en do sa'b'biti ha pellel; 'be d'o nangi kosd'eji ma'b'be gotel gotel. 'Be d'o fija gala; ɓurna fu, 'be d'o fija fijirde on gam 'be dimba balli maɓɓe ko kuma gam 'be holla bawal gam burna morning nyami ha fijirde mai. 'Be d'o hokka mo nyami sahu da himbe larobe fijirde mai bo ha sera.

Debbo koli mako be lalle, o ɗo jogi junngo ɓingel debbo feere, o ɗo wati halagare manga ha koli chaka, o ɗo fauni be majum. Ɓe ɗo wata halagare haa kolel ngam paune.

Nastorde saare ɓalejum, sendi geɓe-geɓe tati. Ɗon dammugal peetel bo je goɗɗo nastirta. Saare pellel on je himɓe watta rayuwa maɓɓe. Ɓe ɗo tawa palo be suudu be ɓawo sudu be kishin haa nder saare.

Capet manga buddejum, do jodi hado taa'il be do fauni kapet mai be danejum be buddejum. be do wadi disa'in ha chaka kapet mai. Bedo wataa ha paalo gam paune be pellel joodugo.

Dereke’en ɗiɗi ha caka pellel fijugo dambe. ɓeɗo fija on caka maɓɓe ɓe ɗiɗi ɓeɗo wati gajeren wondo mo ɓuri sembe ɓandu fu do’a ɗum, nda leddi ya pellel mai nda laroɓe fijirde mai bo hasera.

Waken suya hunde on je ɓe remata ɗum ha leddi, ɗo nandi nyebbe amma na nyebbe onba ɓe ɗo naftira be majum be waɗa awara be sa’a be nyama, nden ɓe ɗo waɗa kosam be majum be yogot.

Ɗon dereke’en guda ɗiɗi ha pellel dambe, ha seraji maɓɓe bo don himɓe fere ha dow korowal ɓe wari gam larugo dambe mai, ha yeso maɓɓe bo nda goddo maɗojo ɗo joɗi be garemum be hulamum ɓe ɗo waɗa dambe on gam competition.

Taliya ɗefinga ɓei hako sitiu be kusel ha sera mai don caɓej ɓei tumatur ɓe albasa ɗo taiti ɗon ha nder pilet pilastic ɓe do nyaama ɗum ngam suno ɓe ha ranɗe.

Plet danejum, ɗon marori jolof definga ha nder, ha sera mai ɗon kusel je be wati ɗum ha nder chitta be tingere, ha sera mai ɗon koslo, ɓe ɗo hauta ɗum on pat nyama ngam ɓeddina nyamdu mai velugo be harand.

"Duronji" roba je be lowata ndiyam shudi be maɓɓode ɓalejum ɓeɗo ɗo darna dum ha chaka saare ngam darnugo ndiyam nafturgo ko ha kicin ko ha nder bawosudu.

Oldi je faunugo ha dande, roɓe ɗo wata ɗum ngam paune ɗo wara kalaji fere-fere ɗo joɗi on ha dow kapet, wakkati go ɓe ɗo naftira be oldi mai be waɗa yeri je watugo ha noppi ɓe waɗa hunde juuɗe be majum.

Kottunbutt ɗo jeri ha shago sorogo je supa maaket, don fere ha rubaji manga manga, fere bo ha rubaji petel petel. Bana katako’on, halesmaibo don hotollo beɗo naftira bi majum be laggitira noppi.

Sabulu je ndiyam ndiyam, je yiwugo ha nder roba majum. Inde majum Bomshel. Ɓe do yiwira on ngam ɓe itta dotti ha laral bebo vo'ingo laral vuda ɗelka.

Moto danejum ambulanse do mari taya balejum do mari hite hado mai nden do dilla be qara bedo naftira be ambulanse on gam imajensi to goddo nyaudoo ambulansi ya hosamo kokuma to goddo mayi ha sibiti be wartira mo sare ha nder majun.

Manga chudi do mari taya balejum ha yeso mai don pellel lanyowo be pellel mo jodata jonde mere hado mota mai da fitila gam haske a ɓawo mai bo pellel ɗon je be ho’irda buhu maroriji ko dabbaji be eggina dum diga wuru fere yahugo wuru fere.

Sin bod ɗo zani koloba hunde yarugo bedo naftira sin bod don gam be waɗira talla ko be yidi himbe anda be jonde majum ha ɗabbita dum yaha suda, sina be talla coggu waɗatako

Yeri ɓe sarka ɓokko-ɓokko, be kala goldin. Ɓe ɗo wata yari ha noppi ɓe sarka ha ndaa'nde ngam paune. Roɓe on naftirta ɓe majum ɓe ɗo wata je yadata ɓe kareji maɓɓe gam paune maɓɓe vooɗa.

Halagare nder containa, halagari mai holli je debbo on bedo wata halagari ha koli gam paune do nder hunde je beddinta paune vodugo don halagajo je debbo wawan wata dum je gorko watata dum je debbo be gorko pabo wawan naftira.

Mali je maskara do jodi ha dau bedshit mascara hunde on je paune je robe nder mai don balejum diyam diyam sei don brush je be naftirta be wuja ha gasa gite mabbe gam paune.

Derake’en worɓe nayu der ɗiraɓe ha pellel buki, ɗiɗo ɗo wati jompa danejum be kufneje, o chaka ɗo wati jompa be gare, be hufnere burawn, mo gefe bo ɗo wati jompa blu be hufnere.

Kanka nder majum boɗejum ɗo mari ɓikkon petel petel. fere ɗo wara be zaqi, fere wala wara bezaqi. ɗomari ndiyam masin himɓe ɗo yara on ngam ɓeddugo njamu haɓandu.

Nyibalu zamanu, ɓeɗo naftira ba be siminti danejum on be wada dezaynji kala kala hado kanji on waɗata, pop e ɗo naftira ɓe mai on ngam be vo’itina nyiɓalo, nda fanka hado pop mai, nda bobji ha nder mai je hokkata haske, nda penti danejum ha mawhol mai, nda dammugol balejum.

Himɓe ha eyapot ɓeɗo taskini va’ugo jirgi ɓe dillan lesdi fere ɓeɗo vakki boroji maɓbe be akwatiji maɓɓe ɓe arti ɓe waɗi visa ɓe soɗi tiket be chede maɓɓe ɓe nasta jirgi mai ɓe dilla wuro fere.

Leyso haa pellel kapinta. Ɓe naftiri be katakoji on ɓe waɗiri leso, nden bako ɓe siga katifa ɗon kataakoji fere jei ɓe saɓɓata haa les, sai be waata katifa haa dou, bako ɓe ve’ita zanin gado, ɓe waala haa dou majum.

Sabulu ditol chuɗi be ɓoɗejum boɗejum. Ɓe ɗo naftira be majum on ɓe yiwira gam ɓe itta dotti je woni ha ɓandu, be mbara irin nyawuji je woni je dotti wata ta ha ɓandu. Ɓeɗo naftira be majum bo gam ɓe gera laral ɓandu.

Nyibalo je timminaka. Pellel mai do sankiti daa bulogji, daa katakooji. Burna be jangi fannu niɓugo on acitecto'en zaanata kobe yidi be nyiɓa lebura'en be naftira be sembe maɓbe nyiɓa.

Leso balejum ɗo veiti ɓe ɓechid balejum be dannejum, be filo ɗiɗi ha do mai, nda labule balejum ha sera leso mai ɗon durowa je a sigata hundejima, o naftrgo be leso on ngam walugo nde faunugo pellal.

Buroshji guda juyí, dón pinc, dón bulú, dón popúl, don balejum don fere bo layit pinc. Bé dóh naftira be majum on bé saffitira hóre. Gotel do hauti bé buroush bépinck gotel bo do hauti be burosh bé húnde fecchugó.

Paɓaawal jey deftere tawhiidi muhammad ibnu Abdullahab on winndi nde, deftere mai ɗo fassira ko chafi tawhiidi diina goɗɗo tan.

Koromje hales mai don kapet girin nda ha chaka mai don kapet je yiɗi yadugo be koromje mai, ɓeɗo naftira be koromje on ngam joɗugo be faunugo palo hadow koromje mai don piloji kalakala duɗɗum.

Moftorde himɓe siyasa derke'en tati ɗo ardi ɓe ɗo wati kot bana sikwiritis on ha ɓawo maɓɓe. Ɗon himbeji ɓe ɗo wati kufneje boɗejum je hollata himɓe Konkoso on. Ɓe ɗo ɓamti juɗeji maɓɓe ɗon debbo ha caka maɓɓe.

Riga juɗɗum gawun je atampa a bandu gunki riga mai don nyoti juddum be jude juɗɗum rewbe on wata ta dum gam faune be surugo bandu mabbe.

Dereke’en ha pellel fijugo basket ball, ɓeɗo waati riga be jungo dammuɗum be gajeren wondo, ɓe ɗo fija ngam be holla bawal ko kuma ɓe dimba balli maɓɓe ha sera maɓbe ɗon himɓe je larata.

Neblos nyebbam on je ɓe watata ha hunduko fere ɗo wara danejum fere ɗowara pink ɓeɗo wata ɗum om gam paune ɓe haɗugo hunduko yorugo, burna roɓɓe naftirta be majum.

Hunde jedefugo maruri inde mai rase cuoka, ɓe ɗo wata diyam ɓe wata maruri hander, be ho’a soket mai ɓe jona ɗo nafti ra’om be yite lantarki, ɗo ɓendina vuɗa.

Yeri be hunde juuɗe ɓe ɗo wata yeri on ha noppi rooɓe on naftirta be majum, hunde juuɗe do bo ɓe ɗo haɓɓa ɗum ha juuɗe bana agogo hunde paune on jei roobe, ɓe ɗo wata on ngam beddina paune maɓɓe vooɗugo.

Rooba popul jei sirom, sirom mai ɗon vitamin ha nder majum ɗo wara ndiyam ndiyam on ɓe wuja ha yeeso, ngam haɗa nayewu vangugo ha yeeso vo’itina, laral, forta laral yeeso, ɓurna rooɓe on naftirta be majum.

Dammugal shago danejum ɗo maɓɓi, shago mai penti mai ɗo waɗi bana pink pink. hadow shago mai ɓeɗo vindi sawdat nur telorin materiyal an ko, pellel on je sorugo hundeji ko shafi ɗinkiji, nden ɓeɗo sora a tampa ɓe abayaji ha pellel mai.

Kwali urdi mannga mannga baleejum bee daneejum ɓe dto suusa urdi on haa banndu koo haa limse ngam urnugo ɓanndu koo limse itta hacceenga, urdi ɗo wara bee uurenga feere-feere.

Mahol sare be fulawa ɗo ɗakki hamahol mai, ɗo waɗi kolo bana orenj orenj, be burawun buruwun, nda intalox, ha sera mai, nda mahol sare mai ɗo penti, penti ash be danejuum.

"Ɓingel debbo" do haɓɓi hadiko atampa ha hore mako ha ɓandu mako oɗo wati riga daanejum ha noppi mako oɗo wati yeri ɓurna roɓe on watata yeri ha noppi ngam paune ɓe vo’ungo paune.

Goiva ɗo fecci chaka chak ɗa ha nder majum ɗon bikkon petel-petel chartukon ɗo fuɗa on ha leggal to mauni sei rima ɓiikkon goiva ɓe ɗo naftira ɓe hako majum ɓe dolla ɗo waɗa lekki reɗu sei be nyaama ɓikkon maiɓo ngam suno ɓe vitamin ha ɓanɗu

Ɓe ɗo nyiɓi nyiɓaalo jamanu ɗo fauni voɗi be pentiji kala kala ɗon danejum ɗon bana yelo ɗon bana ndiyam leddi nda daɓe ɗo tanki nda ha sera mai ɗon lambatu jei a yaɓɓititta nasta sare.

Viza application derewol je dabbutuggo izini to a acca leddi ma a yaha leddi fere to a nasti leddi himbe wala viza bana wadi aibe manga on ngam mai dole on a dabbita izini soto a hebi a joga derewol mai a nasti da leddi je a yidi nastugo fu.

Jarida deftere on je himɓe heɓa hefta habaruji, wakkati nane himɓe ɗo naftira jarida sosai naba jotta woyaji wari jafti ɗum, kala habaru ayiɗi fu to a sodi jarida atawan ha nder majum.

Paket ku’e je lekki madugo capsal. Ha lekki maiɗon parasitamol do jillia nder majum. Be ɗomuɗa on gam hoitingi nawugo hore, ko nyi’e. Burna likita on hokkata nyaube lekki.

Qali je tab do wara bana waya on. Be do naftira be majum be lara vidiyos, be hoo'a hoton. Fere do wara be pellel watogo sim. Fere wala wara. Do mari sipes manga burna himbe bisines do naftira be majum.

Sinbod danejuum ɗo vindi af san-sains akademi, holli talla’on je ɓe watta je makaranta maɓɓe, makaranta mai ɗon noziri, ɗon secondiri ɗon piramari, ɗon islamiya, ɗon tafsiri, makaranta maɓbe ɗo waɗa wayek be neeko, be waɗi apuruving maɓɓe diga bot.

Suudu ɗon nyiɓi bee dekji bee compuutaaji bee kiibot haa dow mani pellel on, jey ekutugo kompuuta, ɓe ɗo naftiba bee computaa haa ajiiji bee haa ofice ngam ɓe huuwira.

Ɓingel debbo danejo. oɗo zani geramje mako fauni oɗo singini nyi'e mako jala to sumpiti noppi mako wati manne, oɗo hersi hore mako labbini tas wala gasa ko petel.

Huuwooɓe haa pellel kuuɗe maɓɓe be ɗo waɗa dizainin p.o.p ɓe ɗo tanka ɗum ɓe ɗo zaana ɗum heɓa vooɗa vo''na paalo mai, ɓe ɗo naftira bee siminti daneejum on ɓe wadira p.o.p

Zarto, be laɓeji fere-fere ɗe ɓe naftirta be maajum ngam ta’ugo leɗɗe ko kuma ɓe ta’a katako ɓe wartira ɗum no ɓe yiɗi, ɓe wartira ɗum ko korowal ko leeso.

Mboju danejum mari noppi manga-manga. Ɗo mari kosde nai, dillugo mai ɗum baɗo diwa. Odo joɗi ha dow leddi. Dabbawa on je joɗata ha sare be himɓe. Ɗo nandi faturu amma na faturu ba. Ɗo rima ɓikkon ɗuɗɗum to ummi rimugo.

Nyebaalo saare he ɗi ɓaawo, nda leɗɗi, nda ɓe a'ti pellel bana gat, nden ɓe a'wii filawaaji ngam faunugo saare mai, mahol saare mai ɗo penti be kolo nonde doɗɗe be daneejum, nda bo fi des sare mai nda leɗɗe haa sera filawaaji mai.

Bingel debbo ha salum wato pellel lottugo hore je robe be do mora himbe hatotton ko kuma be wati nabe atacamen o do hippi hulaje gasa puccu o do safiti dum do darni a caka hore mako.

Ɗo pellel dimbugo balli. Be do jogi boll. daa raga je be lowata boll mai haadou. Be do borni limse jessi be gajeren wondo. Be do padi padeji be sokks. Bedo fija fijirdeji ɗo on ngam ɗimbugo balli be hollugo bawal.

Juuɗe debbo, ɗo jogi faandu goora danejum, je nƴebbam kaarejam. Ɓe ɗo naftira bee nƴebbam kaarejam haa gaasa ngam ɗiggina gaasa, wo’ina gaasa. Ɓe ɗo naftira be maajum ha laral.

Tutawol ɓokko ɓokko ɗo vindi la’i laha illaallahu be bindirɗum danejum, ɗon ba kafahi ha les tutawol mai tutawol on jei lesdi saudi naftirta ha be woni fu ngam ɓe hefta hamɓe himɓe saudi on.

Lanta be tociji petel petel, ɓe ɗo naftira ɗum un jemma gam heɓugo haske fere do naftira be batel fere bo ɓeɗo naftira be hitte lantarki ɓe wada caji majum heɓa to hite wala jemma ɓe kunna ɓe lara haske be mai.

Goraji je lowugo ɗiyam yarugo wata botul, be do wata diyam haɗer majum be hokka ɗikkon yada makaranta, ko kuma wakkati fere mauɓe ɗo wata diyam yada pellel kugal, ko kuma wanci dabe mai wakkati gulɗum hala ɗonka.

Govna abba kabir yusuf ardido jijiya kano ,hasera mako don goddu fere bana nasarajo ,hado korowal mako fere hanko gomna mai bodejum o do jodi odo wati limse odo padi bade odo wati hifnere bodejum ha movtorde siyasa.

Goɗɗo ɗo dilla o ɗo borni jompa bee salla o ɗo padyi pade baleejum o ɗo wailiti ɓaawo maako o ɗo dilla juudɗe maako boo ɗo jogi layda ndaa moota ɗo wara hedi yeeso maako ndaa saareji himɓe haa sera maako.

Tattashe, nda tattashe manga-manga, bokko-bokko. Fuɗi bako ɓenda warta bo ɗejum. Ɓe ɗo naftira be tattashe ɓe defira hako. Kokuma be waɗa jolof be mai. Fere ɗo mara citta, fere wala mara citta.

Debbo" ɗo loti gasa mum laɓɓini. Naftiri a tachi man, o mori hore mako morɗi ɗo waɗi zikzaak, bana yadu nbondi, o do rufiti gasa mai ha chaka bawo mako.

Dammuɗe nastugo saare gudaa atati ɗo jeerindiri ndaa mahol may ɗo waɗi pilesta, walaa penti, haa dow mai ɗon burɗe burɗe jey henndu nastata, haa hedi sera nii boo ɗon winndo jey jamɗe ndaa daɓe bo.

supa maket jei juji labu, supa maket on jei ɓe sorata hundeji jei nafturgo jei hande be jango ɗo waɗi hawa-hawa be gidan sama ha dow mai daado waɗi maɓɓi be rufi.

Mayonji guda ɗidi haire on je ɓe naftirta ɓe woggira limse heba forta walta voɗa ɗo naftira on be hite lantarki fere do warda be pellel je watata ndiyam heba to a ɗo wogga ɗo vicca heɓa karema walta. Ɗo wula on se waltina kare.

Jji ɗom balejum bei danejum, ɗon kala ndiyam leddi ɗon fereji totton. Ɗo wata paɗe on ngam faunugo, pade ɗo je worɓe on worɓe on naftirta be majum yaha pellel be mai.

Ɗan kunne noppi ɗiɗi, manne je bit wade rawun hadu mai. Bodun paune golden golden bo ɓe do wata Ɗan kunne ha noppi mabbe gam paune.

"Palo" timmuɗe be koromje ha palo mai ha dou koromje mai ɗon piloji nda labule manga manga ha palo mai nda esi nda dou mai ɗon pi o pi nda pitilla fauniga je beddinta pellel mai voɗugo.

Ɓingel debbo ɗo wati a tampa, o ɗo fauni, o ɗɗo paɗi paɗe mako ko bashu, o ɗo dari haa do intaloc, haa ɓawo mako ɗon leɗɗe sedɗa sedɗa, ɗon windo je sudu. Ɓe ɗo wata a tampa on ngam surugal be paune.

Bingel petel debbo odo borni rigamako, odo wati yeriha noppi mako, odo mori hore mako murdi kesi, ɗon stayel ji hedi yeso murɗi mai, mordi Mai cuku be chade on, ɗo rufiti hedi gefe gefe.

Boga ha nder pilet, ɓeɗo naftira be fulawa be yis. be waɗira buredi je boga mai, ha cakamai ɓeɗo wata kusel be mayones, ɓeɗo wata tumatur be salat hadow boga mai, ɓeɗo sammina riɗi ngam ɓeddina ɗum voɗugo, ɓeɗo wula ɗum on ha nder ovun.

Leddi hasera mai don intalog, ha leddi mai ɗo awi fulawa kala kala, ha yeso ni bo ɗo tarni kanju maima ɗo awi flawa ɗom bokko bokko ɗon orench, nde ɗo awa fulaki on ngam ɓe vo'ina pellel.

Derke'en ha pellel fijugo bol jei kosɗe, ɓeɗo ɓorni limce bolji mabɓe, ɓeɗo wati paɗe fijirde bol, ɓeɗo wati sos ha kosɗe maɓɓe, nda bol jeɓe naftirta ɓe fijira mai ha les mai ɗon geene jei haɗataɓe nawnugo toɓe do'i.

Pawda geɓe ɗiɗi, be soso je ɓe naftirta ɓe suɓɓa ɓe wujira pauda. Nda darugal je ɓe larirta pauda mai waɗi nako waɗai. Rewɓe on wujata pawda ha yeso ngam ɓeddina pawne maɓɓe foɗugo.

Nyebbam mujugo haa bandu chudi be bodejum, do maɓɓi be maɓɓode balejum, ɗo wara be urenga feere-feere. Ɓe ɗo huja nyebbam haa bandu ngam haɗa laral yoorugo vo’itina laral, ɗelki tina ɗum.

Mahol ɗo zani deftere ɗo vindi bi fo buk, burna hamahi makaranta on ɓe vindata bannin ko kuma hamahi aji je bikkon ekititta abcd heba ɓe wawa ɓe anda kala kalmol fu ɓe ko fuddiri.

Dammugal nastugo sare je kwanu mai do seki, nda mahol mai ɗo pusi pusi, sare pellel on je e yalu joɗata, ha nder sare ɓe do tawa bawo sudu, be keccin, be sudu walugo be palo wakkati fere.

Derkejo gorko odo borni cot salla be riga ha nder mai don riga milik jude judɗum cot mai bo diyam dodde on ha jude mako wodo habbi agogo dande mako odo wati nektai balejum odo fauni jodi.

Juɗe ɗo jogi breslet. Hunde on je faunugo jei robe. Ɓe ɗo habba ɗum on ha juɗe. Ɗo wara silva, be goldin ɓe ɗo wata ɗum on ngam ɓeddungo faune voɗugo. Ɓe ɗo wata ɗum ɓawo ɓe wati agogo. Ko kuma be ɗo wata ɗum kanjum tan.

Yesu chudi do fauni be fauni goldin. Hadau majum don katifa. Ha dau katifamai beshit do veiti. Ɗon piloji guda ɗiɗi ɗalejum hadau leeso mai. Ɗon burgobo do veiti ha dau beshit mai. Beɗo naftira be leeso gam walugu be faunugo sudu.

Ɗiraya nyornir dum gasa. Ɗo naftira be hita lantarki. Ɗo vurtina hendu on ha cakamai. Bo ɗo wata do safita gasa mum ha yoora. Burna robeon naftirta ha sare. Ko ha salun be loti hore.

Logoni, gaaraaji on jey ɓe waatata haa ricsho, risho bo ɗo naftira bee kalazir on to ɓe waati gaaraaji mai ɓe ketta ashana sai ɓe naftira bee maajum ɓe defa, ɓurna naane himɓe ɓuri naftirgo bee risho amma jotta riisho majji.

Plet be danmalele, ha dau danmalele mai don citta be manja be salak be tomatu be albasa bedo naftira gajiri butali on be dolla be manda be wada danmalele bedo nyama gam sunugo ha rande.

Makaranta roɓe ɗiɗi ɓe ɗo lumbi gorko ha ccaka hambe roɓe mai ɓe ɗo wati skete jeji kala leddi, be ɗo wati soks maɓɓe nden be do watiri gafere hado asalin yunifom mabbe ɓingal gorko mai ɗo wati salla balejum beri GA danejum be nettai hadande mako.

Darugal gite gogul roɓe be worɓe pat ɗo naftira be majum, woɓɓe ɗo naftira dum ngam faune, woɓɓe bo ɗo naftira ɗum ngam larura bana to a yahi sibiti gite maɗo nawa ɓe ɗo hokka darugal je goddo tokkata nafturgo.

P.O.P beɗo nafti be mai on ha ngibaloji je jamanu. Be do nafti be mai on ha do rufi soodu. Ɗo beddina pellel vodugo be fewugo be do wata ha haske pitilla ha nder majum. vobbe do wata fankafu ha dolau mai.

Ɓikkon makaranta ɓe ɗo ɓorni limse sare, ɓikkon peton peton on ɓe ɗo aji da black bot ha pellel be vindinta ɓe ko ɓe ekkitinta ɓe, nda aji mai wala ruf se kwano.

Fas an restorant pellel sorgu nyamdu definga be hunde yareyare je jamanu, ɓe ɗo nyibi dum vo’ini ɓe ɗo tanki ɗum be tayis ɗon koromje je himbe joɗata to wari nyamugo be tebul haɓe siginta himbe nyamdu.

Himbe goɗɗo o ɗo haɓbi agogo o ɗo jogi faandu urdi, haa faandu urdi mai ɓe ɗo winndi inde maari Abdul samad albreyj, maɓɓoode mai goldin ɓe ɗo suusa on ngam ɓe uura, ɓe farta kacceeli.

Pellel bana gadin ɗo sukki be aureji fere-fere, ɗon leɗɗe juɗɗi juɗɗi, ɗon dammuɗi dammuɗi, ɗon je petel-petel bo, ɓeɗo waɗa aure on ngam ɓe bedda vo’ingo pellel, ɓe feuna pellel.

Lipglos do jodi ha do becchit hado leso do mai danejum on don nyebba nyebba be do wata ha hundugo gam belkitina hundugo hada hunduko yorugo burna robe on naftirita be majum ha hunduko mabbe.

Cokalii kala kala ɗon minsgrin don papul be ɓalejum juɗe mai katako on ɓandu mai bo silicol ɓeɗo naftira be majum ɓe defira ɗon je gautugo hunde sa'inga ɗon je defigo spageti ɗon je lanyugo hako.

jodur ɗum himɓe ɗiɗi golden do jodi ha leddi, ha pellel kapinta, ɓe ɗo naftira be korwal ɗum ngam jodugo be faunugo palo, ɓe ɗo naftira ɓe katako be katifaji be leppi ngam be vodina korwal voda.

"Kanfel do sofni be garin kwaki ha nder mai ɗon madara ɓe biriji be shuga ha sira taso mai ɗon pilet ha dou pilet mai ɗo ɗerewol ha ɗo ɗerewol mai ɗon kusel balangu wolinga be albasa ɗo taiti ha dou majum ha sera mai ɗon citta.

Amalanke halesmai ɗon shebur be manjagara petel petel, ɗo naftira be amalanke on ɓe bofta dotti ko hunde fere diga pellel fere yahugo pellel fere, ɗo mari taya on nda jogir ɗum je ɓe jogata ɓe tura.

Pi o pi nyiɓalu jamanu ɓe nyibi ɗum, ɗo waɗi step step ɓeɗo wata ɗum ha palo ko hasudu. Ɗo fewna pellel nden ɗo ɓedda vo' ingo nyibalo sosai.

Balliɗo arduɗo leddi Kashim Shettima. Be himɓe rane'en haa geefe maako. Ɓe ɗo sukli waɗa mitin, jee ko shafi ardungal leddi. Ɓe ɗo ardini defte haa yeeso maɓɓe.

chakulet maltisas be m&m ɓe ɗo naftira be coco on ɓe waɗa, chakulet ɗo mari zaaqi nden ɗo nandi bomvita bomvita amma kamjum ɗigguɗum ɓe ɗo waata ɗum ha firiji heba waɗa qanqara, ɓe ɗo nyama ɗum on ngam suno.

Kalkuleto ɓe ɗo naftirabe majum ɓe waɗira lissafi ɓeɗo naftira be mai ha kilas, ko ha ofice, ko ha lumo ɓe ɗowaɗa lissafi mass be majum on ɗo wara kala - kala.

Tebor ɗo bari mahol les mai jamdi on dow mai bo kataku ɓeɗo naftira be majum on ɓe jillira siminti ha nyibalo ko kuma ɓe ɓoftiva dotti be mai ha sera mai nda leddiji.

Leesinji kalaa kalaa ɗo ɓili haa pellel soorugo, leesin ɗo nder cuurungal jey rooɓe ɓe ɗon nyoota ngan waata koo ɓe nyoota bee gudel koo kuma ɓe nyota bee siket, ɗo mara jey ceede ɗuɗɗum bee ceede seɗɗa pat.

Kicin waya jaamdi on je ɓe naftirta ɗum ha kicin jamanu. Ɓe ɗo siga ɗum ha dow durowaji kicin, ɗaki sin ko pampo pellel laibugo. Ɓe ɗo naftira be majum on ɓe hippira piletji, be ko fiji, be chokaliji, be takai je, he ɓa yora.

Yonde sare ɗo mabɓi be get ɓalejum, nda dammugal petel je goɗɗo wawata tokka, nda mahol sare mai waɗinga pilasta hadow mai ɗon bol hite lantarki, ha dowmai sambo ɗon wayaji be gi’e gi’e.

Ɗo bo je paali urdi kala-kala har kala jego, ɗon daneji, ɗon baleji, ɗon goldin, ɗo wara on be uureega fere-fere, ɓeɗo suusa uurdi on ngam ɓe itta kacceli kuma be uura, worɓe be rowɓe pat ɗo naftira be uurdi.

Fulawa hadou piglet, nda citta hasera mai, waina mai ɓe ɗoo jiiɓa fulawa on ɓe wata tingere ɓe wata magi ɓe wata attarugu hander mai sei ɓe sa’a be manja, ɓe ɗo nyama on gam suuno ko gam arande.

Leeso bee wodurop ɓe ɗo waɗira ɗum on bee kaataako, kafinta on fiyata ɗum ɓe ɗo naftra wodurope ngam am ɓe sigira kare haa nder maajum, leeso boo ngam waalurgo bee fawnugo suudu.

leyda tireɗum je bingel ɓeɗo 'yona ɗum pampas. Ɓe ɗo watina ɓukkon keccon, ha ɓukkon yaha mauna. Ɓeɗo watina ɓe gam joga sille, ɓe ɓawo wuro. Ɓe ɗo watina ɓe toɓe yahan fattude, ko ha sare to pewol waɗi.

Sitireeca jey wardata bee kum, ɓurna ɓe ɗo naftira ɗum on haa salun ngam ɓe fooɗa gaasa, ɗum ɗo naftira on bee hiite lantarki, ɓe ɗo safitira gaasa on bee ɓe foorta yoora.

Manjagara be saddere, manjagara mai do mai be njamdi on les mai bo jogi, ɗum mai be katako bedo naftira be saddere ɓe soppira leɗɗe, ɓeɗo naftira be manjagara bo be doŋgira gene be dotti bola tedduɗum.

Derke'en ha pellel fijugo bol je kosɗe, pellel mai ɗo ve’iti bei geneji ɓeɗo ɓorni limse fijirde maɓɓe je c be gajeren wondo ɓeɗo padi padeji maɓɓe ɓeɗo wati soks maɓɓe.

Ɓikkon makaranta ha nder aji ɓeɗo ekita jangirde. ɓeɗo ɓorni yunifom maɓɓe salla juɗɗum ɓalejum be shet danejum, ɓeɗo wati nektai hadande maɓɓe, ɓeɗo joɗi hadow koromje maɓɓe, ɓeɗo ardini deftere maɓɓe, heɗi ta mallumjo maɓɓe.

Himɓe ɗiɗi worɓe, ɓe do ɓorni lemse gargaajiya ɓokko-ɓokko, ɓe ɗo waati gaare, nden ɓe ɗo meeti meetalawol ha hoore maɓɓe, be ha yeeso maɓɓe ngam al'ada.

"Butali"kecci guda tati do joɗi ha dou tayils ɓeɗo awa ɗum ha leddi on fuɗa ɓeɗo defa ɗum bannin nyama ko ɓe wula ɗum ha hite ko be wartira ɗum m kurori be lawa ɓe nyama be hako.

Juude goɗɗo ɗo jogi ŋyebbe, ɓe ɗo awa ŋyebbe on ha leddi laya fuda, be do naftira be majum ha nder marori ɓe waɗa garau garau, kokuma ɓe naftira be mai ɓe waɗa alele ko kosai.

Himbe haader jirge ruwa manga, hachaka mayo teeku nee manga, ɓe ɗo naftira be jirge ruwa on be wada jahagal, diga leddi fere e wugo leddi fere, ɓe tokkira dow ndiyan. Ɓe ɗo naftira be majum bu ɓe eggina donle diga wuro fere e wugo wuro fere.

Fattude komoi ɗo waɗa harka muɗum nda goɗɗo ɗo ɗow dillaa ha ledde uɗo jogi keke mako nad roɓeji fere ɗo suddi geleji woɓɓe bo ɗo suddi himarji bana wodi haɓe yahata on nda napepji bo do sarɓiti ha dow lawol mai.

Riga juɗɗum danejum, haɓandu gunki je ɓe waɗirta talla kare, riga mai ɗo waɗi tattara tattara ha les hadow mai ɗon zubi je fulawaji, ha juɗeji mai fu ɗon zubi roɓe ɗo wata riga gawon on ngam faune be surungal.

Cheiburji be manjagaraji ɗo ɓaari ha leggal, nda ha leddi mai ban geneji be leddi ɓeɗo naftira be shevul majun ngam ɓe duna geneji ɓawo ɓe remi, sei ɓe bofta be shevul ɓe yaha be rufa, ɗo naftira be majum on ngam voungo pellel naba.

Koromje ash ɗe ɗo joɗi ha leddi ɗon tirii esita ɗon tuu sita, ɗon singul singul sita guda ɗiɗi bedo wata dum on ha palo ngam joɗugo be faunugo palo.

Plate gotel ɗon samosa ha nder gotel ɗon mitpai gotel don kek pat ɓeɗo naftira ɓe flawa on ɓe tamsa ha samosa chaka mai ɗon kusel mitpyi mai ma wakkati fere ɓeɗo wata kuse ɓeɗo nyama ɗum on ngam sunu ko ha rannde.

Riga juɗɗum garen mata je kampala, kampala mai ɗon kala danejum be shuɗi, be kala orenj hadande mai, ɓe waɗi zubi manga ngam faunugo rigamai roɓe on naftirta be irin limse mai.

Laptop, ɓe ɗo naftira be majum ɓe lara fim ko kuma ɓe ekkitira jangirde, ko kuma ɓe waɗa bincike, ɓe ɗo nafti be majum be hii te lantarki ɗo mari kiybot.

Ɗerkeen Ɗerɗirabe guda joi pellel buki. Ha bawo mabbe dado fauni ngam holla pellel buki on. Bedo fauni jompaji maɓbe kala fere-fere. Bedo wati kufuneje mo chakajo do borni ɗo wati gilass ha gite mako.

Mahol be get nda dammugal je nastugo, saare ɗo mabbiti nda mahol mai wadaka penti do wadi kala simin simti nda leɗɗi ha yeso sare mai, nda ha dow sam nda ɗon pitilla je hokkata haske.

Tattase ɓoko ɓoko green paper, ɓeɗo naftira be majum defira ɗomari citta amma yottai asali citta bo tattase boɗejum ɓeɗo rema ɗum on ha leddi ɗon hander vejetables ɓeɗo heɓa ɗum ha jos koha gembu.

Sainbot ɗo waɗa talla maasa. Maase je ɓe waɗata haa Bauchi. Ɓe ɗo waɗa maase be maarori kecciri. Ɓe dirɓa ɓe sa'a haa feho be ŋƴebbam. Ɓe ɗo nƴaama bee baakuru ko bee haako. Ɓe ɗo vindi ha sainbot ɗo ngam ɓe andina himɓe heɓa himɓe yaha sooda maasa haa maɓɓe.

Bingel ɗebbo odo hauti gasa mako be gasa puccu kala ndiyam leddi. Odo jilli odo mori odo mobi mordi mako habawo yesomai do wadi sitayel sitayel.

Nastorde pellel sodugo nyamdu definga be jaram, nastorde mai ɗo tanki be intaloxs yniɓalo mai je jamanu on ɗon nyibi vodi don esiji ɗon fulawaji je fauni pellel mai.

Nnen sukki be aure fulawa be ledde-fere-fere. Fulawa mai don yelo don kolo fere bana orance be do awa ha leddi, be do naftira be ndiayam be yarna heba mauna. Fulawa yidi nange gam vodugo be maunugo.

Be on je nafturgo ha sare. Gam paune ko gam sigugo hunde hajeji. Be do nafti be katako on. Be wada kabood ko wolɗrob, ko ko nandi bannin. Kafinta en on watta dum.

Kolosop nyebba un jei be naftirta be lotta hunduko laba, do mari kumpa kumpa ha bandu mai do mari urenga urenga, do hada dotti jodugo ha nyi'e do mbara dotti nyi'e.

Shago do mabbi be jamdeji. Ɗa dammugal nastugo shago ma. Be do sora hundeji ha nder shago mai. Ɗa piyowata ya yasi mai. Ɗa firish ha nder. Ɗenn ha der sa'in booɗ mai be wadi talla. dau be do wada P.O.S be do sorra hundeji fere-fere heba be andina himbe ko be watta. waran sooda.

Sarqa bee yeri bee hunnde juuɗe be halagare, ɓewata yeri haa noppi, sarqa haa daande, ɓe haɓɓa hunnde juuɗe ha juuɗe, ɓe wata halagaare ha kooli rewɓe on naftirta be majum ngam paune.

Buta jamdi je ketil nda ɗum ɗo ɓandu mai silva on, nda juuɗe mai plastic on, ndaɗo mari maɓɓode ha. nder mai, ɗon hunde bana hiita ɗo naftira on be hite lantarki ɓe ɗo wata diyam gulɗum on dolla hander majuum.

Jolov marori ha hander plat danejum ha sera mai ɗon koslo ha sera hedinii bo ɗon bana dankali ɓeɗo naftira ɓe marori ɓe defa jolof cosilo mai ɓu ɓeɗo naftira ɓe cabej su karot be mayones ɓeɗo hautira ɗum ɓe nyama be jolof mai gam ɓedda vernugo ɗum.

Baaba be ɓingel maako gorko, ɓingel mai ɗo ɓorni riiga daneejum be juuɗe juɗɗum, baaba mai ɗo ɓorni jompa kala ndiyam leddi, be hufunere, ɓe hoosi hooto ɓe ɗo jala, bingel mai daneejo, baaba mai bo ɗo ɗan ɓalwi seɗɗa.

Koi keccum ha nder sosa danejum, ɓe ɗo heba koi on ha gortogal ko ha jaule, ɓe ɗo wawa dolla & ɗum nyama bannin, ko kuma be sa’a, ko kuma be suba ɗum ha nder doya be sa'ira. Ɗo nder ko ɓeddinta ɓandu goɗɗo njamu be takkugo.

Bingel makaranta ha aji. Be ha yeso malluumjo mako. do burni yunifom mako gajeren wondo be chet odo titi mallumjo mako bedo jogi bairu be do ardini defte be do vinɗa.

Lees ceude fauni be stons be burde burde. Bedo wata les on gam pauni, burna robe on naftirta be les. be do nyauta gaaun, ko riga juddum be mai. gam paune be surugo balli.

Palo ɗo fauni be koromje orench. Ɗon filoji fere-fere hado koromje majum. Ha chaka mai ɗon tebul fauninga nandu korowal majum. Ɗon kapet ɗon tayels ha palo mai. Ɓe ɗo naftira be koromje gam faunugo be pellel joɗugo ha palo.

Hemani black seet oil. Ɓe ɗo heba ƴebbam mai on ha habbatu sauda. Ɓeɗo wuja dum halaral, ɓeɗo yara dum gam lekki, ɓeɗo naftira dum ha gasa ngam bo’ina gasa, balwina gasa, diggina dum jutina ɗum.

"Derke'en" ɗiɗi ɓeɗo ɓorni gajeren wondoji maɓɓe ɓe ɗo tari juɗe maɓɓe ɓe ɗo waɗa dambe ɓeɗo haɓa chaka maɓɓe dambe ɗum fijirde on je ɓe watta mo fi goto fu kanko on nyami haa sera maɓɓe bo ɗon ɓikkon ɗo mofti lara ɓe.

Kekki je ɗojjuru lekki mai ndiyam ndiyam on, goɗdo faccan yara, ɗo waɗa lekki damba be ɗojjuru nden ɗo ɗannina, ɓurna ɓe ɗo sora iri lekkije mai hakemis on fere bo likita on hokkata goɗɗo yera.

Ɓoro vakkugo je roɓe, burawun ɓe ɓokko ɓokko, roɓe do naftira vakka ɓoro on ngam faune, ko kuma ngam watugo hunde ji faune ji maɓɓe, ko ngam watugo waya, ɓeɗo wata boro je yadata ɓe paɗe ko limse maɓɓe ngam ɓeɗɗina faune maɓɓe vodugo.

Kurwal joodugo himbe ɗiɗi ash kala, ɗo jodi ha pellel je ɓe watta koromje; ha dau mai ɗon pilooji guda ɗiɗi kala korowal mai, ɗon je chaka raawun do bo bodejum. Ɗon kosde kataako ha les korowal mai. Korowal mai ɗo fauni ɓe hunde ba boton-boton. Ɓe ɗo naftira ɓe korowal dun ngam faunugo pellel be walugo ko jodugo.

Flaks manga bodejum be maɓɓode mai ɗo maɓɓi. jogeɗum guda ɗiɗi. Ɓe ɗo wata ndiyam dollinga on ha flaks, heɓa ta feuta. Ɓe ɗo naftira be mai wakkati ja ngol gam ɓe wata ndiyam shayi ko ndiyam yiwugo.

Gas kuka hunde on je ɓe naftirta ɓe defira ha kicinji ɓeɗo wawa defira ko ɗumbe be majum. Fere do naftira be hiite lantarki, fere bo do naftira hendu je gas.

Ɓingel debbo, oɗo ta’i gasa mako rammitini, oɗo loti kal laɓi, nden owati nyabbanji je waltinta kal, ɓorwinta kal oɗo waɗi stayelji ha gasa mai, nden okoli gasa mai be kala fere.

Apul ji kala-kala. Boɗejum be ɓokko-ɓokko be leemu je mari ɓawo (orench). Ɗo jeeri ha pellel soorugo mum. Ko toi be namba ɗo takki ha bandu maajum. Ɓe ɗo nƴama ɗum bannin ko kuma be wada jus be mai ɓe yara.

Jiweris, yeri bee sarqa bee halagaare jey fawne on jey rooɓe, ɓe ɗo waata yeri haa noppi, sarqa haa daande bee halagaare haa koolel, ɓe ɗo waata dum ngam vo’’unugo fawne

Lemaji ɓoƙko-bƙko ɗo awi ha nder buhuji siminti ɓedo wata leddi on ha nder buhu man beɗo wata ko aure yiɗata pat heba umma vuda ɓeɗo awa flawa on ngam vo’ungo pellel be vo’ungo hendu je doggata ha pellel.

Felel ɗo fauni voɗi be fulawaji kalakala be gene ha fulawa mai ɗon je beɗo waɗi yelo ndon ɓokko ɓokko ɓe awi ɗum ha nder leɗɗi fuɗi hasira mai nda motaji nda nyiɓaloji boɗɗum ha do pellel man.

Buroshji kala kala ɗo sarɓiti ha leddi, ha nder leda, ɗon buroshi fu ha nder majum. Ɓeɗo naftira be kumji on ngam ɓe safitira hore to ɓe sanchi. Wodi burosh je roɓe naftirta wodi je worɓe naftirta ngam safutugo hore.

Ɗo kolta. Lawol on je motaji, be mashinji, be kekeji, tokkata. Nda kolta mai ɗo sendi ge ɓe ɗuɗɗum, ɗon motaji ɓalleji be daneji. Ɓe ɗo naftira be mota on ɓe waɗa jaha ngal, diga fattude yahugo fattude, ko kuma diga wuro yahgo wuro. Mota ɗo naftira on be petir nyebbam petir.

Ɗo'o ɗum aji ɗo tanki bee tais haa mahol mai ɗum blacbot, pellel jey ɓe vinndanta ɓikkoi ɗon pellel je ɓe waɗi bana cabot haa ɓe sigata huunde nafturgu bee nyamduuji maɓɓi, ndaa ɓikkoi ɗo joodi haa dow benchi bee koromje, ɓe ɗo heɗita malumjo ɗo janngina ɓe.

Ɓingel debbo ɗo wati riga wala juɗe ha dande mako o ɗo wati sarka ha nuppi oɗo feɗi ɗankunne oɗo naftiri be a tachimen o mori morɗi je mari stayelji cakliniɗi ha yeso, mordi mai bo ɗo rufiti ha ccaka bawo mako.

Colo tichet riga on je faunugo worbe on watata dum ngam faune nɗdum do fauni be kalaji, don cudi don boko bokko ɗon yelo ɗon bodejum ɗon danejum. Bedo wata dum be salla.

Palu ɗo fauni be hundeji paune fere-fere je jamanu, nda mahol mai ɗo fauni daga ha nyiɓugo nda pi o pi ɗo fauni be hiteji shudi, nda korum je ɗo sili nda les mai ɗo tanki be taiys, nda labuli, nda hiteji hapalu mai gam beddina ɗum voɗugo.

Dum ɓikkon roɓe didi goto ɗo jogi goto. Goto ha pedeli mako don lalle bodejum be balejum goto bo ha pedeli mako lalle bodejum oun tan ha kolel mako je chaka odo wati halagare manga ngam faune.

Jude goddo do jogi ƙwali lanta. Lanta pitirlla on je jamanu. Do naftira be hite lantarki. To be disi dum wadi ca'aji. To nepa wala jemma sei be kunna heɓa be lara haske.

Hibe bingel debbo ,o do wati jehunde paune ,mai don danejum danejum burna robe on watata irin majum do wadi stonstot ,edo wata on gam beddina paune mabbe vodugo.

Fandu fauda taminga be dollop wujirgo fauda be mabbude majum roɓe wujata fauda ngam paune do wara don kala danejo ɗon kala chaka chaka don kala ɓalejo kurum.

Pade flat Shu ɗo fauni be stonji danejum hadow majum paune paɗe mai holli je roɓe on roɓe ɗo wata paɗe on ngam paune kokuma ngam ta na nge wula be ha kosde maɓbe.

Derke'en didi ha pellel fijugo fijrde dimbugo balli. Ɗa be do lini goto mai kofi bana o nyami gol on. goto mai bo ɗo do wati hifnere feesin kabb, beɗu wati jessi, be do jogi kofi mai holli alama be nyami on be hebi nasaraku.

Kum manga ɓokko ɓokko ɗo jodi ha do tiles, ɓe ɗo naftira be be mai on ɓe safitira gasa bawo ɓe sanshi bako be mora ɓurna roɓe on naftirfta be kum majum.

Ledaji yeriji, yeriji mai fere rawun singul be sarqa fere bo ɗo fauni sosai ɗo mari sarqa, ɓeɗo naftira be yeri hanoppi ɓe watata sarqa hadade ngam paune.

Jungo goɗɗo ɗo jogi dibinooje. Ɗo fuɗa on haa leggal, leggal mai juɗɗum, ɗo mari zaaqi. Ɓe ɗo nyama ɗum bannin ko kuma ɓe waata ɗum haa nder kunun aya. Haa nder maibo, ɗon ɓinngel.

Mase ha nder plate danejum be yaji je nyamirɗum mase mai hasera majum, ɓeɗo wadira mase’on be marori kecciri to be dirbi sei ɓe wara ɓe sa’aɗum be nyebbam sei vufta waɗa waina waina sei ɓe una bakuru, be magi, ɓe nyamira ko kuma ɓe nyama be takai.

Hore leso je royal ɓet, leso je lamlamɓe, be woldrop ha ɓawo majum, leso mai ɗo fauni vodi kanju waɗi be vi'ata ɗum royal bet. Ɓedo naftira be majum on gam faunugo sudu be walugo.

Sare be dammugal kwanu, nda mahol sare mai je blok on, Na leddi ha yeso sare mai nda daɓe ɗo tanki seɗɗa ha sera sare mai.

Habe dan kunne balejum, do wata sarka hadade dan kunne hanoppi ngam paune do wara kala a kala do wara silva ko balejum ko danejum burna do naftira ba be kala jeyadi be kare mabbe on ngam beddina paune bodugo.

Lekki danejum jei ku'e, lekki jei moɗugo. Ɓe ɗo moɗa lekki on be ndiyam ko gaari. Ɓe ɗo naftira, hiva be mai on ngam nyaundugo nyau. Ɓurna likita on vindinta goɗɗo lekki, yaha soda haa kemis ko kuma soda haa asibiti.

Fonishos je rooyal, koromje je joɗugo haa paalo, nda ɗum ɗo fauni be silva be golden, nda ɗon piloji haa doo mai, ɓe ɗo siga ɗum on haa paalo ngam jooɗugo.

Riga gawun juɗɗum je atampa bulu be faune pink pink, nda hadade mai ɓe wati kayan ɗinki ngam faune, roɓe on ɗo wata ɗum ngam surugo ɓandum ɓe faune.

Baba be ɓingel ɓe ɗo fauni, waati jompaji be gareji maɓɓe. Baba mai ɗo wati jompa danejum be gare, be Hufunere be glas ha gite mako ɓingel mai ɗo wati jompa chudi be hufnere be glas be Agogowa juɗe mako. Ha sera maɓɓe ɗon derekejo fere hanjum ma ɗo wati gare be hufunere ha gaɗa mabbe ma ɗon derekejo fere.

Ɓingel debbo oɗo nyoti atampa ɓe riga juɗɗum be jude juɗɗum atampa mai himɓe naftiri be net ɓe faunire be ha sera a tampa mai oɗo wati sarka ha dande ɓe ha juɗe eji mako oɗo wati agogo be awarwaro.

hengede bo modo wati ri gadanejum modo wati yeri juddum hanoppi mako funido mori gasahure mako reta beitamai bo movaka wo do rufi kiɗɗum o do wadi sta’el be majum

Ɓikkon makaranta ha nder aji ɓeɗo ɓorni uniform maɓɓe. Ɓeɗo joɗi ha dou koromje maɓɓe. Ha yeso maɓɓe nda blackboot be ticca maɓɓe mo ekitinta ɓe jangirde. Ha dou mahol aji mai bo ɗo vindi abcd.

Nannaji juɗɗii juɗɗi nandu leggal kwaka, be leɗɗe dammuɗi dammuɗi, ɓokko ɓokko be fulawa bodejuum, ɗo awi ɗon giraskapet ha pellel mai, gam beddina pellel mai vuɗuugo wata pellel mai wada kala.

"Nyiɓalo" palo je dou nyibego nda ɓe waɗi chuɗiji ha dou chuɗiji mai ɓeɗo waɗa rufi be pi o pi ɓeɗo naftira be siminti danejum on ɓe jiba ɓe tanka ɗum ha dou ɓe waɗa stayelji ngam faunugo palo.

Banoo hunde on je be naftirta be mai hasare ko ha ngesa, ɓe ɗo rema itta gene to gene fudi ko kuma ɓe naftira ɗum ɓe rema ko himɓe nyamata, jungo mai katako on je les mai bo njamdi on ɗo waɗi balabi amma sewai balabi ɓe mai ɓe remata.

Pali cu’i be maɓɓode ɓalejum je nyobbam nafturgo ha gasa, ɓeɗo nafite be maji gam ɓe diggitina gasa, ɓe balwitina gasa, ɓe juttina gasa, ɓurna roɓɓe on naftirta be majum gam voingo gasa worɓe fu ɗo naftire.

Leddi hado leddi mai ɗon ka’e petel-petel be Dan dede dede hado leddi mai ɗon pola danejum be balejum, do ardi diri, poli colli on je fijata hado, nden be do wada koi on.

biblos maikala, to a wati ha hunduko ma wadai ba pink den hader mai don delke-delke. Ɓurna Roɓe on naftifta ha hunduko maɓɓe ngam beddina paune maɓɓe vodugo, haɗa hunduko yorugo.

Derekeejo, oɗo dilla ha kosɗee oɗo wati jallabiya chuuɗi, oɗo wailiti ɓaawo. Ha kosɗee mako, oɗo paɗi paaɗe ɓaleejuum be paune daneejuum, hadou mai, oɗo paɗi Paɗe on gam paune be suirugo ɓandu be kosɗe.

Nyibalo juddum je zamanu, nandi bana supermarket on ha bandu nyibalo mai, be fauniri dum be glass glass balejum burna be jangi fannu nyibalu on zanata irin nyiɓalo mai, sei nyibobe boh nyiba.

Saiboot ɗo holli talla POS. Ɓe ɗo waata ɗum on ngam ɓe andina himɓe do ko ɓe watta haa shaago mai, ɓe holli ɓe ɗo waɗa widduro, ɓe ɗo waɗa tirasfaa, ɓe ɗo soora data, nda ɓe takki nambawaya maɓɓe to goɗɗo maran haaje maɓɓe fuu.

Hokku ɓe ekki jei moɗugo, lekki naawugo hoore jey mawɓe, ɗon jey moɗugo bee jey mawɓe, jey naange, ɓe ɗo moɗa on ngam ɓe nyawnda naawol hoore bee pireejo bee ndammba. Likita on ɓurna hokkata lekki man.

Ɓalejum do jofi hado tiles ha leddi ɓedo hauta be dvd, heba towɓe kunni gimol heɓa gimol mai waɗa volum sosai una ɓeɗo naftira be majum be hite lantarki on.

"Mararraki" siva ɓeɗo naftira ɗum ɓe siwira taliya to ɓe dolli ko kuma ɓe lota hako ha nder ko kuma tattase ɓe tumatur nɗa kofiji kala kala ha yeso mai ɓeɗo naftira ɓe majum on ɓe yarira nɗiyam ko gari ko jus.

Sosoji je ɓe naftirta ɓe subbira pauda, ɓe wuja haa yeeso, be huunde bana bol je ɓe waltinta fondeshon waala voɗa, haa yeeso rooɓe on naftirta be maajum wakkati paune.

Ɓingel be dada ɓe ɗo jodi ha yeeso komputa, dada mai do jangina ɓingel mako no naftirta be komputa. Komputa do naftira be hite lantarki.

Moota manga ɗo mari taaya ɓaleejum, ɓanndu moota mai boo kala ndiyam gooro, haa yeeso mai ɗon pellel jooɗugo, himɓe ɗiɗi lanyoowo bee mo laanyata, ɓaawo moota mai bto fat but on nandi moota mai jey hoosugo huundeeji on.

Hoore ɓingel debbo, o ɗo waltini gaasa tiiɗe maako waɗi sitayel hoore maako, shaka mai ɗo moori morɗi bana kalaba, haa les mai ɗo nangi be robabulet shuɗi, haa sera-sera mai ɓo o ɗo moori morɗi juɗɗi, haa shaka mai bo o hauti morɗi mai o mooɓi.

"Taliya"ɗon ba juɗɗum juɗɗum ni bana kuɗi to ɓe defi ɗo digga ɓeɗo ɗo nyamira ɗum ɓe hako ko kuma ɓe waɗa jolof majum ɓe nyama ko ɓe nyama be manja be citta ɓeɗo sora ɗum ha shagoji ko supamaket.

Supa maket manga. Pellel sorugo hundeji on kala-kala. Ɗo holli ɓangare sorugo kujeji faune jey rooɓe, ko shafi ko hakkilinta laral vo’ina laral. Ɗon sabuluji be nƴebbamji kala-kala ha pellel ɗo.

Karas ɗum vejetabal on, beɗo rema ɗum remugu, ɓe ɗo naftira be majum fere ɓe waɗira jus, kokuma ɓe wata ha jalov, ko kuma ɓe wata ha white rise bannin, nda be lemu, lemu bo furut on ɗo ɓedda vitamin be njamu ha ɓandu guɗɗo, be lemun tsami, lemun tsamima vitamin on haɓandu guɗɗo.

Koromje joɗirɗum ɗum himɓe gotel-gotel guda ɗiɗi ɗo ɓarindiri joɗi. Nda kolo mai milik ha ɓawo mai, be ha les mai ɗon bana marun-marun. Nda koste mai golden ha dou mai ɗon filo. Ɓeɗo joɗa on ha dou korwal to ɓe naftiri be mai ɓe sigi ha falo.

Yeri juɗɗum do mari manne ha bawo majum roɓe on watata yeri ha nuppi mabɓe ngam faune, be wataɗum on ngam ɓe ɓeddina faune maɓbe voɗugo ɗo wara silva be golden be balejum be dane jum.

Saare nyibinga be blok waɗa ka plasta be penti, hado sare mai ɗon windoji ɗiɗi je glas, sare mai ɗo mari get balejum ha yeso sare mai bo nda leddi be gene.

Koromji hauti ɗiringa, banin ɓe sigata haa paalo ngam jooɗugo, ɓurna ɓe ɗo naftira be maajum haa paloji petel petel, ɓe ɗo naftira bo be korwal ngam joɗugo, be faunugo paalo, ɓe ɗo naftira be katako, be katiifa, on waɗira koromje.

"Kajal" finari on ɓalejum je ɓe finata ha gite ko ha geram ngam paune ɓurna robe on naftirta be mai ngam laɓɓina gite maɓɓe beddina gite maɓɓe maungo itta mostare ha yeso ɓeɗo fina bikkoi worɓe fere maɗo fina.

Saibotji fere-fere gudatati, daneejum, bod’eejum be chuuɗi. 'Be pat 'be wadi talla ko ɓe watta on, 'be do naftira be saibot on gam ɓe wada talla hundeji maɓɓe; heɓa himɓe anda be joonde maɓɓe yaha wada sana’a be maɓɓe.

Ɓikkon worɓe tati ɓeɗo fija bol je kosde, ɓeɗo wati limse fijugo bol, ɓeɗo paɗi paɗe, ɓeɗo wati soks. Nda bol mai be latti dum bedo fija bol mai on bo hado leddi na hado gineba.

Leddi be ngene seɗɗa seɗɗa, haa leddi mai nda get je nassugo saare milik, nda mahol saare mai ɗo tanki be siminti waɗaaka penti, nda ha dow mahol mai ɗon dish jee DS tivi.

Gertogal sari ɗo dari ha leddi, gortogal ɗo nder solliji je ɓe wurnata ha sari ɓeɗo naftiraa be majum gam ɗaɓɓutuggo cede, ko kuma ɓe nyama ɗum ha hako ko kuma ɓe waɗa peppesu be majum fere ɗo hokka koy.

Derkejo gorgo ɗo wati paɗe ɓalejum je ɓorne, oɗo wati salla be riga odo wati gare, gare mai ɗon zubi ha dow mai ngam faune ha juɗe mako odo habbi agogo odo jogi waya ha juɗe mako gotel.

Himɓe soroɓe kujeji, nda roɓe ɗiɗi ɓeɗon jodi ha les lemaru ngam atina ɓe nange, ɓeɗo ardini ko ɓe sorata ha yeso maɓɓe, nda habawo maɓɓe ɗon himɓe worɓe ɓe buhuji dankali, nda ɗon ɓikkon petel petel haɓawo mai.

Difiriza hunde on je naftirta be hitelantarki ɓeɗo jona soket mai on ha hitelantarki sei fewa waɗa kankara sei ɓe wata hunde ko nandi kusel ko liɗɗi heɓa ta vonna.

... Yimɓe ha pellel fijugo gala ɓe ɗo fija gala may on haa leddi ɓe ɗo jogi kosɗe maɓɓe gootel ɓe ɗo diwa bee gotel to goɗɗo waɗi banninii ɓe do’ay hanyum on nyaami ndaa laarooɓe gala may ha seraaji maɓɓe.

Himɓe worɓe ɓorni lumse je al, ada je yare maɓɓe. Ɓe ɗo wati limseji daneji maɓɓi ɓalli maɓɓe. Ha yesu maɓɓe ma ɓe ɗo wati leppol, ha hore maɓɓe ɓe ɗo wati hula, ha juɗe maɓɓe ɓe ɗo jogi sawru.

Leggal fuaawa ɗo aawi, leggal mai ɗo mari haako ɓokko-ɓokko sei fulaawa mai bo vurti bodeeej um ɓe ɗo aawa on haa leddi ɓe ɗo yarna ɗum bee ndiyam heɓa mawna, boo nda ɓe ɗo aawa ɗum on ngam vo’’ingo pellel.

Hunde on je defugo je jamanu, ɓeɗo siga ha kicchin ɗo naftira be hite lantarki, ɓeɗo naftira ɗum ɓe waɗira kek be majum ko be wula bredi ɓe waɗira brakfast be mai nda ɗum balejum ɗo joɗi nda bredi ji handr mai.

Caras manga ha nder plate tangaran be do taita caras bannin nyama kokuma be wada hander jolov ko kuma be bidda ndiyam mai be yara do bedda vitamin do gera gite be do rema caras on ha leddi.

Derkejo gorko be ɓiɓɓe reube ɗiɗi ha pellel dimbugo ɓalli. Ɓe do efti humde lifta ɓe ɗo dimba ɓalli on ngam ɓe usta tekkuri ko kuma ɓe jartina ɓandu mai.

Ɗo o vindi talla je pellel sarki aya, pellel mai ɗo vallita himɓe on ha yaduji, be jahale, be yahugo haji be umra. Ɓe ɗo hokka visa je vurtugo leddi yasi pellel mai don ha rijiyan zaki on.

fanka balejum ɗo joɗi hado tails, ɓoggol mai ɗo hauti be soket ɗo naftira be hite lantarki, ha ɓandu mai ɗon pellel ɓeddugo be ustugo, ɓeɗo naftira be fanka on ngam be heɓa hendu wakkati gullɗum.

Goraji ta’inga, hander mai ɓe wati leddi, be ko shafitaki ngam be awa fulawaji heɓa fuɗa. ɓeɗo sora ɗum bannin goɗɗo yaha itta awa mauna warta fulawa boɗɗum. nda pellel mai ɗon leddi leddi nda ɗon leggal fere hedi sera mai hatun.

"Tireji be piletji" ɓeɗo naftira ɓe majum on ha kicin ɓeɗo wata wumaji ha dou tire to ɓe defi ɓeɗo naftira be piletji ɓe esa nyamdu be nyama ha nder majum ko kuma ɓe waɗa salat nder tire ko kuma be waila nyamdu ha nder majum be nyama to himɓe ɗuɗɗum.

Sup bak boroyel on je rowɓe naftita ɓe wata susu maɓɓe be sabulu maɓɓe to ɓe ɗo saare ko kuma to ɓe waɗan jaahangal. ɓƁe ɗo naftiba be majum on ngam ɓe siga hundeji maɓɓe ɓe adina ta kenkesu va’a ko hundeji feere.

geene on ɓokko-ɓokko bee sallaya ɗo we’iti haadow geene may, sallaya may daneejum bee pawne cuuɗii-cuudi, julɓe on naftirta bee sallaya ngam ɓe juulira wakkatiiji Allah joy.

Pellel soɗugo nyamdu defiyinga be yaranu, les pellel mai ɗo tanki be tailes nɗa mahimai ɗo penti be penti danejum, nda ɗo fauni be cabotji brawn nda tebul je ɓe sigata nyamdu nda koromje ha kossomas joɗata to wari nyamugo.

Leeda be makarooni ha nder maajum, ɗo jerni ha supaa-maaket, ɓe ɗo defa makarooni jolof mai bannin ɓe nyaama, ko kuma ɓe nyaama be stiw, ko kuma ɓe nyaama be sos, ɓe ɗo nyaama on ngam haarande be suuno.

Leyda be a tampaji fere-fere ha nder majum, a tampa surungal on je roɓe, ɗo naftira ƴota riga be siket ko riga juɗɗum ngam faunugo be surugo ɓandu, ɗo wara be kala fere-fere be dezainji fere-fere.

Ɓingel petel odo mori gasa mako morɗi yesoji ɓe ɓawoje ha yesoji mai o do wati bits kala chudi be pink ha koli mako odo takki lalle boɗejum.

Hoore leeso. Nonde ndiyam doɗɗe, be wodurob ha ɓaawo maajum. Kafinta on fiyata ɗum be kataako be katifaaji. Ɓeɗo ve’ita ɗum on ha sudu ngam waalugo be faunugo sudu.

Hore ɓingel debbo ɗo loti laɓi gasa mako ɓalejum kurum o moori ibira stayel morɗi manga manga ha hore mako morɗi mai waɗi stayel hacaka waɗi bana ayaba.

Ohm Fanka, be do naftira be mai gam be heba hendu wakkati guldum. Ɗo mari soket je be joonata. naftira be hite lantarki. Ha nder mai don rubaji guda tati hanji on vifata hukka hendu.

Cikilje ɗuɗɗum ha nder mai ɗon ba ndiyam ndiyam be ɓikkoi petel petel, ɓeɗo taita ɗum nyama be bakru, ɓeɗo naftira bo be majum ha kosulo susai, ko kuma ɓe waɗa blandin ɓe biɗda ndiyam mai ɓe wata ha sobo, mido rema remugo on.

Juɗe ɓingel debbo o ɗo wati a tampa, ha juɗe mako o ɗo wati worworo, hunde je paune je robe. Ɗo wara goldin ko silva ko kala limse je ayiɗi fu, a wawan a wata. Bo ɓe ɗo wata on gam beddina paune be juɗe voɗugo.

Do'o ɗum lekki ndiyam diyam jey yarngo ɓikkon, ndaa inde maajum boo na beb, ɓe ɗo yara on ngam ɓe hoitina zazzaɓi haa ɓanndu ɓinngel, sakko ma to ɓinngel ɗo waɗa nyawu nyii’e, ɓe ɗo yarna dum heɓa hoitina ɗum.

aan be ɗiɗi golden je joodirɗum himbe gootel gootel, ɗo saawi haa nder leeda, nda kosɗe may ɗon kaataako, haa dow may ɗon pilo ɓaleejum, ɓe ɗon naftira bee korwal gam ɓe fawnira paalo may, bee ɓe heɓa pellel jooɗugo ha paalo man.

Leggal ngoiva manga, mauni hado rima ɓikkoi. Be do awa leggal goiva ha leddi, be do yarna dum heba mauna rima ɓikkoi. Bikkoi goiva mai to atai ɗo rima bikkon ha der mai. Ɗo ura do mari zaqi, do lammibo sedda.

Woshin mashin na ura on je ɓe naftifta be mai ɓe lotira limse, ɗo naftira on be hite lantarki to awati limse ma a kunni awata sabulu loti nama limse ma laɓɓine tas, ɓeɗo naftira be mai on gam hoy tungo kugal.

Ɓingel debbo "ɗo ɓorni riga juɗɗum je atampa. Oɗo maɓɓiti riga may, hasera riga may ɗon tattara. Juɗe riga mako juɗɗum, oɗo suddi gele danejum. Koli mako oɗo takki lalle. Ɓeɗo ɓorna limse on ngam paune, be surungal.

Kishin jezamanu, o tanki be tayis. Nda durowaji caboot je ha a silata hundeji ma. Nda durowaji les ha a sigata fayande be tasaje. Nda pampo pellel layɓugo.

Hoore ɓinngel debbo, oɗo moori kalaabaaji cewɗi cewɗi ha hoore maako. O naftiri bee ataacimen, o beɗɗiti juutungo gaasa maako, o mooɓi gaasa mai hedi ɓaawo.

Babal nyamugo je himbe mauɓe maube. Ɗa'abe koromje sofa balejum. da teeburji petel petel guda ɗidi da P.O.P da tivi larugo. Bedo nyama nyamdu on ha pellel mai to a yobi cede duɗɗum se be wadda ma haaɗo.

Bolji fijugo fijirde dimmbugo ɓalli du jey tebul tenis, ndaa paɗe jey goɗɗo waatata to fijan, ndaa bolji jey ɓe naftirta haa fijugo may, ndaa raagaaji jey ɓe naftirta ɓe fiɗa bolji petel-petel may diga paaga feere yahu graaga feere.

Debbo be gasa ɓalejum o do mauri mordi manga manga, chuku do wadi stayal hedi yeso mai do fecci gefe nda ha caka mai ɗo wadi bane ramuran.

Korwal, ngal gotel jei joɗugo goddo gooto korwal mai do waɗi kala ndiyam leddi ha leddi. korwal mai ɗum kaatako jei be waɗi kosɗe korwal mai be maajum haɓa joga korwal mai hado korwal mai don piloo naftira be korwal gam faunugo pellel be jodugo.

Ɓingel debbo, oɗo wati riga blu, o do wati sarka, o do wati ɗan kunne ha noppi mako, o ɗo naftiri be a tachmen, o ɓeddi jutugo gasa mako rufiti ha bawu be ha yesu, o ɗo mori morɗi ɗo sargi diri.

Jomba be sarla, ha noppi mako oɗoo wati eyafis, ha yeso mako oɗoo ardini lemuji je choggu. Ha bawo maku wodi kataku ɗon kankanaji manga manga.

Dereke’en roɓe be worɓe" ɓe ɗo ɓorni kare je al’ada je fulɓe. Roɓe ɗo ɓorni riga danejum be gudel, ha rigamai ɗon zubi boɗejum be chuɗi be ɓokko ɓokko. Ha dandeji maɓɓe ɓe ɗo wati sarqaji, hahore maɓɓe ɓe ɗo tadi hunde fere. Worɓe mai bo ɗo wati riga ɗan ciki be hufineje.

Moɓgal dereke'en himɓe siyaasa ɓe ɗo ɓorni jompaaji maɓɓe bee kufineeje maɓɓe, ɗon ndottiijo feere hedi ɓaawo bee vakkude daneejum do waati huula maako ɓe ɗo ɓamti juuɗe maɓɓe bana ɓe ɗo seyi on haala siyaasa maɓɓe mai.

Hun je ndiyam ndiyam ko nyebbam nyebbam. Je roɓe wujata ha laral yeso maɓɓe kala kala fu ɗo wara be nafu mum fere ɗon je ɗelkitinta yeso, ɗon je laɓitinta, ɗon je haɗata yeso naiwugo, urna roɓe on naftirta be majum.

Yonde sare, be get mli kolo. Ɗon dammugal pepel je goddo tokkata nasta. Mahol sare mai do mari penti yelo be danejum. Haa dau mai sam don jamɗe je do wadi ba gi’egi’en ha nder sare be ɗo waɗa sudu, be faalo. be kicin be bawo sudu. Iyalu on watta rayuwa ha nder sare.

Debbo ɗo ɓurni riga ɓalejum oɗo fauni oɗo waati jambaki ha hunduko mako, oɗo sanci gasa mako safiti acci bannin oɗo wati gasa gite ha gite mako.

Yeri juɗɗum be sarqa juɗɗum hunde on je paune je roɓe ɓeɗo wata yeri ha noppi maɓɓe be sarqa ha da nde maɓbe, ɓeɗo wata ɗum on ngam ɓe ɓeddina paune maɓɓe vodugo no goɗɗo fauniri fu tow watai yeri be sarqa wodi ko lutti.

Be naftiri be ka e be wadi katene be wati kudi be hubi yite be va’ini bozuwa sa’irgu be lowi nyebbam ha nder mai da gortogal hander bozuma mai be do sa’a.

Ɓingel debbo do wailiti oɗo wati peɗeli juɗɗum o ha pedeli mako, oɗo wati yari ha noppi mako oɗo laɓi hore mako ha les les be sera sera bo pat oɗo zani hunde ba flawa ha pedeli ɗin, ngam saka mai bo to sukkido wadi baga saburko.

Gasa ɓingel debbo o ɗo naftiri be atacimen o mori morɗi gomoɗɗi hasera, haccaka bo o mori morɗi cewɗi o mori morɗi boɗɗi gasa mako ɗo ɓalwi ɗo loti labi.

Debbo o ɗo takki lalle boɗe jum je gam ha kosɗe maako, o ɗo waati chen sarqa je kosɗe guda ɗiɗi rorɓe ɗo naftira be maajum gam fannugo, ɗo wara goldin be silva be kalaaji fere-fere.

Wata hiita ɓurna ɓeɗo tawa ɗum on ha ɓawo sudu je nder sudu, ɓawo sudu jamanu ɓeɗo hauta ɗum bei pampoji ɓawo sudu to nepa ɗon ɓe kunna sei ndiyam je woni ha pampo wula to godɗo ummi sei naftira na seto dolli ndiyam ha kicin ba.

Maase, haa nder pilet plastik. Ɓe ɗo naftira be maarori kecciri on, ɓe sofna, ɓe dirɓa, ɓe waɗa maase. Ɓe ɗo nyama be haako, ko be baakuru uninnga. Ɓe ɗo sa’a be nyebbam haa nder feho.

Amariya oɗo ɓorni limse mako je kaamu. Ha dande mako, o ɗo wati sarqaji je hollata al'aada. Ha jude mako odo takki lalle bodejum be ɓalejum, oɗo wati kaɓɓol dan kwali manga ha hore mako. Kaamu on o watta je hollata al'ada hausa'en wakkati bangal.

Kunkuru hunyare ɗo joɗi ha leddi ha yeso mai da ɗon aure boƙko-boƙko, hunyare ɗo waɗa rayuwa mum on ha dow leddi ko ha ndiyam ɗo dilla be hakkilen ha bawo majum bo ɗon kobal je reinata ɗum be hunde ko cucata ɗum.

Derke en fijobe bol ɓe ɗo mofti tuggi ha leddi, ɓe ɗo ardini kofiru je hollata nasaraku maɓɓe, ɓe ɗo jogi dereji cartifiket maɓɓe ɓeɗo fija Bol on ngam dimbugo ɓalli be hollugo bawal.

chowajel sabulu on je ndiyam ndiyam, je yewugo be naftiri be tumeric be vitaminsi tumaric hunde on je vo’inta laral, beddina laral waɗugo yelo, ɓe ɗon yiwira be majum on gam be vo’ina laral, e itta dotti laral.

Nyiɓaalo pellel sorugo shawarmaa be kusel ha dow mai ɓe ɗo vindi: "Arisko suya spot" ngam ɓe andina himɓe inde pellel mai be ko ɓe watta to goɗɗo ɗo mari haje shawarmaa ko kusel, yahan ha maɓɓe soda.

Alele ha der pilet plastic danejum be soss. Tingere be tattase be citta bodejum ha sera majum. Be do wada alele be nyebbe naminga. Be wata magi be habba ɗum ha leda be nyaama dum be manja ko be soss ko be citta.

Riiga juđđum beh jungo juđđum ndaa daande mai 6e naftiri be sera Les mai diga daande mai ha les mai 6e wadi stayel, Les hunde on jei faune rou6e, rou6e đo waata on ngam faunugo beh suurugo 6andu ma66e, đo wara kalaa kalaa.

Paɗe kovers ɓalejum ha nder mai don kolo danejum be pink. Paɗe on je ɓikkon roɓe. Ɓeɗo naftira ɗum faunira ha sare, yahira fattude, ko kuma ɓe wata ɗum be soks be yada makaranta be mai.

bejo gorko do jodi hado korowal jirgi, odo borni riga sudi be do ta’a tiket on bako be nasta jirgi, chede mai buri je mota nawugo, nden kanjum do fira un ha dou, nden do yawa buri mota.

Debbo o wati kare al'ada oɗo wati sarka manga manga ha dande mako o do wati oldiji tekkugi ha jude mako ha hore mako ɗo habbi kabba ɗam kwali manga heba o holla al'ada mako be yare mako.

Gyoiba bokko-bokko ha dau leggal. Bedo awa on, se fuda, wada leggal manga. Wara du vurtina binkon gyoiba. Be do nyama dum bannin ko kuma be wadira jus be majum be yara.

Pellel je tarihi je sukurkindo pellel on je fabɓinga tarihi himɓe wancata gancije maɓɓutuggu gite. Be andugo kujeji ɗo yaha pellel man gam lara, lamurde onje faɓɓinga je lallamɓe nane je lami.

Pellel tankinga maɓɓitinga haɗu mai wala rufi ɗa tebur je kataku ɓe koromje je jodugo pellel ɗon je ɓe surata nyamdu ɗefinga ɓe jamamji kalakala himɓe wara suɗa nyamaa ha tutton ko kuma dilli ɗa ɓe mai sare.

Sare ɗofenti penti chuɗi ha ged nastugo sare mai balejum, be dammugal petel je goɗdo nastirta. Do mai sam dun windo gilas ɗo mabbiti, ha yeso mai dun leddi be gotal.

Leddi ɗo sofi ɗo wadi botokoro, waɗi bato yende on tobi, to a sali leddi mai nda ɗon varanda je a va’ata ha do varanda mai ɗon dammugal je nastugo sare, dammugal mai cudi on mahol sare mai bo wadaka penti.

Taaliya bee leeda ciifi ciifi bee huundeeji haa nder ɗo jooɗi haa leɗɗe, ɓe ɗo defa taaliya nyama bee manja bee citta koo kuma ɓe wada jolof maajum ɓe nyaama koo kuma ɓe waɗa bee sos.

Himɓe worɓe joɗi ha pellel fijugo ball je kosde ɓeɗo yoona pellel mai stadiom. Ɗon goɗɗo derkejo oɗo dari, oɗo waati salla juɗɗum, oɗo ɓorni riga be juɗe juɗɗum. Ha yeso mai bo fijuɓe boll mai on ngam dimbugo ɓalli be hollugo bawal.

Ɓikkon worɓe" ɓe ɗo waɗa tirenin ha do gene. Ɓeɗo wati limseji fijugo, ɓeɗo wati salla ga jeren wondo be rigaji ha kosɗe maɓɓe, ɓe ɗo faɗi faɗeji be soks, ɓe ɗo dimba ɓalli maɓɓe bako ɓe fuɗɗa fijugo bol je kosɗe.

Gorko boɗejo o do wati chet jude juɗɗum bei salla. O do waati belt,o do wadi zanzaro, belt je o tadi ha kesi mako yadi be pade kosde mako o do fauni.

Korwal ɗo joɗi ha leddi, korwal mai tusita on joɗi ɗum himɓe ɗiɗi kenan, ɗo waɗi kala leddi leddi ɗo fauni be botun botun. ɓeɗo naftira ɓe katako be katifa. ɓeɗo waɗa koramje, ɓeɗo siga ɗum ha palo ngam paune ko joɗugo.

Ekstenshon waya ko adepto kala-kala. Ɗon danejum, ɗon ɓaleejum. Ɓe ɗo naftira ɓe mai on be hite lantarki. To ɓe ɗisi ɓoggol mai haa soket, ɓe wawan ɓe ɗisa ko ɓe yiɗi fu haa ɓandu mai, adepto mai wadda hite bana no ɓe mari haaje, naa seto ɓe naftiri be soketji fere man.

Derke’en worbe ha pellel fijugo bol je kosɗe. Ɓe ɗo ɓorni rigaji bol, be gajeren wando, ɓe ɗo faɗi paɗeji, ɓe ɗo wati soks ha kosɗe maɓɓe. Ɓe ɗo fija bol on gam ɓe dimba ɓalli mabbe, ɓe ɗo fija on ha leddi.

Nyebbam hunduko je maklin be do bidda hado brosh be woggira hunduko do wada kumpa kumpa do mari uregel je hadata hunduko haccugo edo naftira be maklin be do sora maklin ha supa maket be ha shagoji.

Yeri ɗankune raaun guda ɗiɗi, do joodi hadau kaatene. Be do wata yeri on haa noppi ngam ta noppi sukka. be gam bedduggo paune voɗugo. burnafu robe on naftirta be yereji manga manga ha noppi mabbe.

Plate danejum be hako stew be alayyaho ha nder majum ,nda kusel ta'e ɗiɗi da punkaso ɓeɗo naftira be flawa bei gurka be waɗira punkaso ɓe wawai ɓe nyama ɗum as hunde hasutuggo.

Ɓodi wash sabulu on je diyam diyam je yiwugo ɓeɗo tobba dum on ha soso sai be woggira ɓandu bemai ɓeɗo naftira be man gam vo’itina laral ɗelkitina laral.

Bekejo gorko o do wati salla balejum be pade balejum o do vakki boro balejum paɗdo hauti yadi o do wati tishet je layi layi ha bandu mako jude juddum o do fauni o do dilla.

Ɓingel debbo, oɗo waati yeri manga-manga ha noppi maako, o ɗon looti gaasa maako laɓɓini tas, o ɗo moori morɗi chuku, oɗo vaali ɗum ha chaka morɗi mai manga, se chewɗum, bannin staayel morɗi mai wari.

Jambaki, be liblos, be maskara. Hunde on jee paune je roɓe naftirta. Ɓe ɗo waata jambaki, be libros haa dou hunduko maɓɓe, heɓa waɗa kala fottina ɓe, ɓeddina pauneeji maɓɓe voɗugo.

Kolba je kechop, kechop tumatur on ɓe sa’ata ɓe lowo ha kolba ɓe wata hunde je hadata ɗum vonnugo ɓe lau ɓe ɗo naftira be kechob ɓe nyamira dankali ɓeɗo wata ha hundeji nyamugo fere-fere.

Pilet pulastic milk be jolof marori haa nder majum, don koi sa'ega haa nder mai be dankali sa'enga, nda cosulo je ɓe waɗirta ɗum be cabej be carot, nda chokali ha sera mai ɗo joɗi do kapet.

Honɗe onni dum be naftirta be kataku. Be seha wodrop, ko cabot. Be silila sare bemai. Gam be fauna sare, kuma be naftira be wata limseji ko tasaje ha nder majum.

Reti, nyamdu on jei himɓe india. Ɓe ɗo naftira be flawa, be yis, be bekin fouda, be jiiɓa ɓe waɗa ɗum. Se ɓe wula ɗum wulugo bana gurasa. Ɓe ɗo nyamira ɗum be haako ko be ti. Ɗo nandi bana bredi.

Saabulu ndiyam ndiyam jei yiwugo wato bodi wosh ɓe ɗo naftira be majum on ɓe toɓɓa seɗɗa ha soso ɓe yiiwira banɗu pat, do vo’itina laral ɗo ɗelkitina laral ɗo vo’ina goɗɗo.

Han draya, na'ura on je naftifta be hite lantarki to ɓe ɗisi soket ɗo vurtina hendu gulɗum ko pewɗum heɓa yorna hore goɗɗo to loti gasa mun. Ɓedo naftira be majum ha salun ko ha sare.

Juuɗe debbo, o ɗo takki lalle boɗejum be balejum. O ɗo jogi kum shuuɗi, ɓe no naftira be maajum on ɓe safitira hoore to ɓe canci gaasa. Bako ɓe mora ɓe ɗo safitira ɗum be kum.

Mootawa mannga bee injiniya'en waɗoobe kolta haa dow mai, ɓe ɗo naftira bee maajum om ngam ɓe tanka kolta mai walta vooɗa ndaa himɓeeji boo haa sera ɗo laara.

Monngoro ɗo fuɗa on haa leggal mangoro, ɓaawo ɓe aawi mawni sey fuɗɗa fuɗugo bikkon ɓe ɗo yara mangoro bannii tan, koo kuma ɓe waɗa jus maajum ɓe yara, ɓe ɗo heɓa mongoro on wakkati ndungu.

Zertoji guɗa ɗidi dau mai jamdi on, do wadi ba labi amma do mari gargada. juude mai bo ɗo latta katako ko rooba. pellel jegugo. Burna kafintain on nafterta be majum be ta’a katakoji no be yidi.

Gunki je ɓandu debbo ɓo ɓorni limse roɓe, gaun judɗum nden don tadir ɗum ha caka rbedo wata gaun on ngam paune be sugurugo balde maɓɓe.

Pellel yarano be sorugo nyamdu de finga je jamanu. Pellel mai ɗo fauni voɗi don esiji haa pellel mai, ɗon hite lantarki je hokkata haske, ɗon koromje je kostoma en joɗata to wari, nda tasajeji haa ɓe watata nyamduji je be sorata mai.

Saare be ged baleejum; da bologje, sare mai wadaka pilista be siminti. 'Da leddi da gene sedda sedda ha yeso sare mai. Sare pellel on je iyaalu wadata rayuwa ma'b'be ha nder mai; 'be d'o tawa paalu, sudu, kicchen be 'bawo sudu ha nder mai.

Anclet sarqa je kosɗe ruɓe on nafcifta be majum, ɓe ɗo haɓɓa ɗum on ha kosɗe gam paune, ɗo wara golden be silbar, bana do golden on nden wari be paune paune hales be chen ha do man.

Ɓingel debbo "ɗo turni hore mako. Gasa mako ɗo fecci waɗi zigzak, ɗo mori morɗi mai ɗo rufiti hedi ɓawo, gasa mako ɓalejum. Nden wala ko, o ɓeddi ha gasa mai, o watai atachi man, o watai koɗime gasa mako on asali.

Blenndaji inji on je dirbburgo. Les mai do inji on do mai bo ɗon ba kofi ba der kofi mai on a watata ko a dirbata ko nandi tattase, kokuma a wada jus dum do naftira on be hite lamtarki

Satificet derewol je hollata tabbitina dow bingel jangi makaranta timmini makaranta hokkimo satifiket. Hao yahi fu be laran inde makaranta mai be kos o jangi be inde mako haa dau majum heaba be tabbitina.

Shaka saare nda vmaholji mai ɗo fawni vodi ɗo waɗi Kashi kashi, be pentiji fere-fere nda windo mai ɗon glas, nda dammugal je nastugo sare mai, chaka sare mai bo ɗo tanki be.

Ɓingel debbo oɗo fauni yeso mako oɗo didi geram mako oɗo wati finari ha gite mako ha noppi mako oɗo wati yeri ha hore mako oɗo mori morɗi kesum morɗi mai fuɗɗi ɓawo mai bo timmitinaka ɗo morli bannin vicciti ha ɓawo mako.

Ɓingel debbo ɗo mori gasa ma ko morɗi manga manga, bo naftire be ataceman gasa puccu heba ɓeddina gasa mako mai jutugo, nda ɗum ɗo walti haɓawo heje yeso bo do walti ha yeso bo ɗo wati bet bo sedda sedda ha hore.

Firiji na'ura on je feunugo hunde. Ɗo naftira bee hiite lantarki. Ɗo siga hundeji haa totton, heɓa taa feewa. Ɗo siga hunde ko nandi kusel ko liɗɗi ko kuma hunde je ɓe yiɗa vonna, ɓe ɗo waata ɗum haa firiji.

Hunde jude be halagare. Ɓeɗo wata hunde juɗe on ha jude den be wata halagare ngam ɓeddina paune voɗugo don wara silva be goldin ko kuma goldin be silva hunde paune on je roɓe naftirta hande be jango.

Jirgin kasa hadow lawol je tokkata do dilla be do naftira be majum on be wada jahangal diga wuro fere yahgu wuro fere do hosa himbe duddum be dongle duɗdum lawol je tokkata dun bana jamdi jamdi wala tokka kolta kanjum.

Kofi silva ɗo jaodi ha dau talss. Be ɗo naftira be kofi silva on be yalira ndiyam. Ko kuma be sigira ndiyam ha firich. Ɗo wada kanqara be lautu be sigi ha kofi silva. Beɗo naftira be majum be nyara sobo ko juss.

"Paɗe ji" je fijirde ɓurna ɓikkon worɓe on watata irin paɗeji mai to ɓe yahai pellel fijirugo je dimbugo ɓalli ɗon ɓalejum ɗon ash ha paɗeji mai bedo sora paɗeji ha pellel sorugo ha lumo ko ha pellel gonjo.

Pellel nyamugo be yaranndu jei jamanu. Pellel mai ɗo fauni vodi be tais danejum be ɓalejum. Nda koramje jei himɓe wari sodata, nda tebul jei ɓe siginta ɓe nyamdu ko njaram jei ɓe waɗi oda.

"Womaji" manga manga boɗejum be maɓɓode danejum be jogirdum danejum ha sera mai ɗon tire plastic manga ɓurna ɓeɗo naftira ɓe majum on to lamar ummi ɓe wawan ɓe wata gari ha nder ko mase ko nyamdu ɗuɗɗum.

Friza manga ɗo hauti guda ɗiɗi, danejum ɗo waɗi sollare-sollare, ɗo naftira on be hite lantarki, to ɓe dasi soket mai ha soket hitelantarki sei fewa waɗa qanqara no a sigirta nyamdu ma vonnatako, be kusel be leɗɗi ko ndiyam ma to a yeɗi a sigan.

Inji blenda do jodi hado katako be do siga kofi blenda hado majumbe seita dum joda boddum be do naftira be dirbira tattase ko be wada jus do naftira be hite lantarki nda do mari botonji je control.

Leeso timmuɗum buluu, bee katiifa. Ha dow leeso mai, ɓe ɗo wa'ata leeso on, haa suudu ngam waalugo, bee fawnugo suudu, ɓe ɗo naftira bee be kataako, ɓe waɗiraa leeso.

Ɓingel debbo oɗo wurni peɗeli mako jottini peɗeli ha koli chakaru oɗo waati halagare gotel ha juuɗe gotel mai bo oɗo waati kalagaje ɗiɗi ɓe ɗo waata halagaare on ngam paune.

Bebbe ɗo suddi gele manga gele mai ɗo fawni bee zubi pink pink, ɓe ɗon waatata gele ngam pawne bee maɓɓugo ɓanndu bee ɗo waata burna ɓurna fuu kala on jey yaadata bee lumseeji maɓɓe.

Roɓe ɗiɗi ɗo dilla ha dow lawol, gotel mai ɗo haddi gudel ha dow lemsi mako, oɗo paɗi paɗi ɓalejum, oɗo vakki boru ɓalejum, gotel mai bo ɗo wati tii shet, oɗo haddi gudel fere fere be rigamako, oɗo jogi boru oɗo paɗi paɗe.

jirgi pirawal do fira on hadu bana sondu. Himbe ɗo nasta nder majum do mari korom je, be esi, be windoji. Ɓeɗo nasta be ho umma diga leddi fere be yawuru fere ha nder wakkati sedda buri mota be jirgin qasa pati yaugo.

Blos nebbam je hunduko, ɓe do naftira be majum on ha do hunduko ɓeɗo wata ngam faune ko ngam hadugo yorugo hunduko be delkutungo hunduko wurna hunde faune on je roɓe naftirta.

Der kejo gorko oɗo a ɓorni jalla biya, mako dak girin ha hore mako bo ɗo suddi hunde je ba adiko je arab'en suddata ɗum, minɗo wata ɗum on ngam paune be surugal ɓeɗo tokkita surugal arab'en.

Soggu yeriji kalakala don manneji ɗon juddi juddi. Ɗon je nandinga aworworo. Kala ɗebbo fu be'i irin yeriji o yidi watogo ngam o fauna. Burna robe on naftirta be yeri ngam paune.

Teebur ɗo suddi bee leppol daneejum haa dow mai ɗon ndiyam bee pilet bei koromje jey roona, ɓe ɗo fawni pellel mai holli pellel on jet ɓe waɗata puroogiram koo nandi ɓanngal ko vaddi.

Liringo guda tati ha nder leda. Ɗon sylva, ɗon goldin, ɗon kala buroun. Roɓe on watata ɗum, gam paune. Ɓeɗo wata tati pat wakkati gotel, ko ma wata gotel, ko ɗiɗi. No a yiɗi fu.

Juɗe ɓingel debbo oɗo wati lalle ɓalejum fuɗɗi ɓorugo, oɗo wati a worworo guda ɗiɗi ha juɗe oɗo wati a tampa tampani be kala boɗejum nden oɗo soddi gele boɗejum ma ɓandu mako.

Mufgal derke en ha pellel fijugo bol je kosɗe ɓeɗo ɓorni limse bolji maɓɓe, ɓeɗo paɗi paɗe ɓeɗo wati soks maɓɓe, nandi ba jemma on ɓe hosi hoto mai on bo ɓawo ɓe fijidi bol maɓɓe mai.

Ndaa fulaawa haa ndere buhu, haa sera maajum ɗono aureeji feere-feere, fulaawa mai ɓokko-ɓokko on, ɗo fawni bee mili kolo ɓe ɗo aawa bee leddi. fulaawa yiɗi ndiyam bee naange ngam mawna vooɗa.

Rimot jei 6e naftirta 6e wađa konturolin Moota, to ayidi ama66ita atunna kwaado jee ma66itiinga đo Moota ma66ita to ayđi akupla atunna pellel kwaado kupliingađo kupla, ndaa pellel đoo boh njamndi wađiinga halagaare đoh ha totton afeđai kii moota ma.

Atampaji ɗo yondidiri ha pellel sorugo, ha hedi sera ni nda booro jei vakkugo jei rooɓe, ɓe ɗo nyota atampa ɓe waɗa gawun ko riiga be sket rooɓe on naftirta be majum ɓe ɗo wata ngam paune be surungal.

Fonko lekki ku’e jey moɗugo, lekki mai ɗo hawti bee vitaminji kala kala, ɓe ɗo vindina goɗɗo nyawɗo on yara koo fumago do souda hakemis yara gam ɓeddugo vitamin haa ɓanndu lekki mai gudaa dari on haa der maajum.

Ɓingel debbo oɗo borni limse a tampa, oɗo didi lalle ɓalejum ha juɗe mako, ha juɗe mako oɗo wati hunde pauni je juɗe koli mako oɗo wati halagare. ha peɗeli mako be ha koli mako ɗon lalle boɗejum oɗo fauni joɗi.

Pade balejum do towi sedda. Pade on je debbo. Robe do wata pade gam faunugo, ko gam fadda koste mabbe naage be yabugo hundeji.

Ndaaɓe himɓɓe e roɓe ha chaka lumo ɓeɗo ardini ko ɓe sorata nda soɗoɓe bo wari sodugo woɓɓe ɗo rondi ɗilida woɓɓe bo ɗo joɗi ha ppellel gotel on sora ko sorata mum ɓeɗo ɓorni lumseji maɓɓe ɓedo haɓɓi adikoji ha ko'emaɓɓe.

Be koloba je sirom. Sirom ɓe ɗo naftira ɗum on ha yeso ngam ɗelkitina yeso itta putte nden vo ittina yeso. Ɓurna roɓe on nafterfta be majum, ɗon ndiyam ndiyam on ɓe ɗo wuja.

Riigaaji be gudel maaji, ɓe naftiri be atampa on ɓe nyootiri riiga mai. Atampa ɗo wara kala-kala, ɗon boɗeejum, ɗon chuuɗi, suurungal on je rooɓe, rooɓe ɗon naftira ba ɗum nyoota riiga be sarla, ko riiga be sket, ko riiga juɗɗum.

Ɓingel debbo ɗo ɓorni atampa, riga juɗɗum be juude juɗɗum, haa juude maako. O ɗo jogi boro ɓalejum. Ɓurna rowɓe on naftifta be atampa, ɓe ɗo naftira ɗum nyota riiga juɗɗum ko riiga be sket ngam paune, be surungal ɓandu

Saare nyiɓinga ɗo fauni be pauneji. Ndaa get daneejum jei mota nastirta, ndaa damugal petel haa sera jei kosɗe nastata. Haa nder saare ɓe ɗo tawa palo be sudu, be ɓaw sudu be kicin.

Leeso be stul haa sera majum, leeso mai ɗo penti penti popul be kala ndiyam leddi, be milik to be ve’ita leeso ɓe ɗo waata katako fere bako ɓe waata katifa haa dou mai, ɓe ve’ita beshit haa dou katifa.

Riga juɗɗum a baya, ha yeso rigamai hedi ndade ɗo, ɗo fauni be hunde bana bit bit, juɗe mai bo ɗo nangi be ruba roba, rigamai je roɓe on, roɓe ɗo wata gam paunei be surugo ɓalli maɓɓe.

Dainin tebul, tebul ha chaka; sai korom je d'o tari ; 'bed'o siga hapaalo ko ha kiccin; d'o naftira bei majum gam nyamugo nyeri 'bed'o siga nyeri mai ha dou tebul den himbe d'o juda ha dou kurwal esa nyamdu nyama ha dou majum he'ba taa rufa ha leddi.

Aji pellel on je ɓikkon makaranta nastata ekkita jangirde, aji ɗo wona be mallumjo je janginta ɓikkoi, ɗo wona be koromje je ɓikkon joɗata be deks je ɓe sigata defte maɓɓe be vinda.

Ɓe ɗo ɓorni unifon ɓe ɗo yaawa yahug ma karanta koo islamiya. Bikkon rooɓe on ɓe ɗiɗi ɓe ɗo waati sarla bee riiga, ɓe ɗo waati himarji ɓe ɗo yaha islamiya koo makaranta on ngam daɓɓutugo andal jamanu koo andal diina.

Fariji danejum ha dow mai sam ɗun friza ɗon pellel on ji to a sigi hunde watta kanqara, ha chaka mai be ha chaka be halis pat ɓe ɗo siga hunde he ɓa fewa tan amma waɗata kanqara, ɗo naftira be yite telantarki on.

Viiva, saabulu viiva ɓe ɗo naftira bee saabulu mai ɓe yiiwa ngam ɓe lootora limse nden ɗo naftira bee manjum ngam ittugo dotti haa ɓanndu koo haa kare guɗɗum ɓe ɗo soora saabulu haa supermarket koo haa shangooji.

Frich juɗɗum ɗo dari na'ura on je fewnugo ndiyam ko jus e ɓeɗo siga hunde ko nandi kusel ko liɗɗi nder frich heɓa joɗa ɗo fewi tavonna ɗo naftira be hitte lantarki.

Baba, be Dada be Ɓiɓbe maɓɓe dereke’en wurbe. Baba mai ɗo ɓurni riga be gare chudi, o ɗo wati hufnere. Dada mai ma ɗo wati atampa ɗo suddi gele mako chudi. Ɗereke'en mai bo pat ɗo ɓurni jompaji be kofineje hako’e mabɓe

Bikkon makaranta ha nder aji maɓbe. wobbe do borni regaji bokko bokko ha dou yunifom mabbe. Bingel nga do bo yunifom mako on tan. Da anti mallumjo mo janginta be nda blakkbood ha totton be vindinta ɓe.

Yonde saare! Nda leddi do ve’iti haa yonde saare mai. Nda get je nastugo saare mai ɓalejum. Haa mahol mai nda ɗo penti danejum be ash. Ha dow mai sam, ɗon bob jee haskata to jemma waɗi. Haa dow mahol mai sam, ɗon wayaaji, jee ɓe tattaari ngam fadda gujjo nastugo.

Katako leso ɗo penti pinc be kala milic be ndiyam leddi ha seramai ɗon stul pellel jogu sigugo hundeji ɓeɗo ve’ita leiso ha sudu gam paune be walugo to ɓe ve’iti wodi katako je wonata ha caka sei ɓe wata katifa hadau majum ɓe wala.

Ors manda on ɓe suga je woni ha sacet, ɓe ɗo sorra ɗum ha kemis, ɓe ɗo sofna ɗum ɓe ndiyam labɗam ɓe hokka bingel to nyaudo kokuma to o ɗo tuta riiwa maoɓe maɗo naftira be majum ngam heɓugo njamu.

"Nyiɓalo saare" gidansama ha les mai nda get je moota nastata nda dammugel petel je himɓe nastata mahol mai ɗo penti penti kala ndiyam leddi nda to a nasti saare mai ɗon palo ɗon bawo sudu ɗon kichin nda gidan sama mai.

"Pilet" plastic danejum be takaije dou mai danejum ɓeɗo naftira be pilet ha kicchin ɓe esira nyamdu ɓe nyama ɓeɗo naftira be takaije mai bo ɓe tobba hako ɓe subba ha nder majum.